Maanguddoon fuulli isaanii aarriin uwwifamee jiru sa'a elmaa jiru. Sa'i elmamaa jirtu bifti ishee diimtuu fi harmi ishee guddaadha. Maanguddoon mucha sa'a harkisee aannan baasaa jira. Jaarsi sa'a elmaa jiru mataa isaa irratti uffata adii xaxatee jira.

Namoota lama dhiira tokkoofi dubartii tokko iddoo magariisa daaw'achaa jiranidha. inni dhiiraa uffata adii Kan uffateefi bilbilaa harkatti qabatee Kan jirudha. iddoon isaan daaw'achaa Jiran Kuni tulluu dheeraa fi bosona magariisatu Jira.

Iddoo gurgurtaa zayiita nyaataati. Namoonni zayiita kana bitachuu dhufan, warra gurguru faana haasa'aa jiru. Isheen tokkommoo kanfaltii kanfaluuf mobaayila ishee harkatti qabattee jirti. Qodaan zayiita qabullee fullee isaanii jira. Karaan kanfaltii kan akka teelee birrii illee fuldura dunkaanichaa kaawwamee jira.

Meeshaalee mana keessaa argaa kan jirrudha . Itti dabaluun ammoo bunni akaawwamee jiru illee as gubbaatti argamee kan jirudha. Meeshaaleen kunneen ammoo buna kana ittiin danfisuuf kan nu gargaaranidha. Isaanis kanneen akka jabanaa , siniifi fallaanadha.

Namoota hedduu dungoo qabatanii mana amantaa keessatti waaqa galateeffachaa jiraniidha. Namoonni kunneen baayinni isaanii miliyoonotaan kan lakkaa'aman kabaja ayyaana fannoof jecha mana amantaa kanatti walitti qabamanii jiru. Mana amantaa kana keessa biqiloota gosa garaa garaatu jira.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun mana dubbisaa kitaaba addaa addaat. mana kitaaba kana keessa kitaaba gosa addaa addaatu jira. kitaabni mana kitaabaa kana keessatti argamu faayidaa guddaa dhala namaatiif kenna.

Iddoo kanatti namicha mucaa xiqqaa tahee baay'ee taa'aa jiruu argaa jirra. namichi kun bifti isaa magaala kan taheedha. akkasuma illee mucaa xiqqaa inni baatee jiru kun namichuma kan fakkaattudha. namichi kun fuula isaa irraa waan aaree jiru fakkaata.

Konkolaataa ba'a baatee karaa qabatee deemaa jiruudha. konkolaataan Kuni halluun Isaa cuquliisa yoo ta'u lakkoofsi kuma sagaliif dhibba sagaliif saddeettamii tokko irratti barreeffamee jira. konkolaataan Kan biraa tokko Kan halluu adii qabu cinaa isaan imalarra Jira.

Kuni faaya midhagina dubartootaaf ta'udha. faayi kun gurratti kan godhatamuudha. bifa adii bishaanawaa qaba. gaafa gurratti kaawwatamu kan gadi rarra'uudha. Faaya kana qabee kan jiru quba harkaa shammarranii qeensa dhedheeraa qabuudha.

Gaalli beellada manaa keessaa tokko yommuu taatu, faayidaalee gara garaaf oolti. Fakkeenyaaf: nyaataaf, aannaniif, geejjibaa fi kan kana fakkaataniif hojiirra oolti. Gaalli biyya haala qilleensaa gammoojjii qabu keessatti kan horsiifamtu fi gammoojjummaa kan damdamattudha.

Kinxaaboo jechuun, bakka oomishni dheedhii fi dheedhii hin ta'iin marti bakka tokkotti mana kuusaa keessatti itti argachuun danda'amudha. Qinxaaboon kunneen waantota nyaataaf oolan, waantota biroo illee hedduu kan of keessatti qabate fi maamilli deemee bitachuu danda'udha.

Iddoo kanatti mana galaanaa biratti ijaaramee jiruu argaa jirra. galanaa kana biratti biqiloota gosa baay'ee argaa jira. galaanni ykn bishaan kun galaana bifti isa gurraacha kan taheedha. naannoon kun bakka bashannaa kan fakkaatudha.

Uummanni Oromoo sirna galateeffannaa kan mataa isaatii qaba. Sirni galateeffannaa Oromoo kan isaan ittiin uumaa isaanii galateeffatan kun 'Irreecha' jedhama. Suuraa kana irratti namoonni uffata aadaan faayamanii yeroo waaqa galateefan yookaan irreeffatan argina.

Suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa kan jirrudha. Isaanis maatii yoo ta'an maatii baayyee jedhamuun kan beekamanidha. Maatiin kunis maatii mootii biyya Itoophiyaa bulchaa turee kan Hayile sillaaseeti. Baayyinni isaanii saddeetidha.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun namoota uffannaa waraanaa uffatanii jiranii fi meeshaa waraanaa qabatanii dhaabbachaa kan jiranidha. akkasuma illee namoonni kun koffiyyaa diimaa mataa isaanii irra kaawwatanii kan jiraniidha.

Namoonni yokin ijoolleen kunneen ,namoota daree barnootaa keessa teesoo irra ta'anii barnoota isaanii hordofaa jiranii dha. Barattoonni kunneen saalan dhiira fi dubara yoo ta'an, barnoota isaanii dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barachaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa ishee argaa jirru kun intala dubaraa ykn intala shamarranii bareedduu taatee argaa jirra. intalli dubaraa amma argamaa jirtu kun diimtuu bareedduu fi miidhagduu maddii ishee qabattee taa'aa kan jirtudha.

Namoota hedduu lafa marga magariisa qabu keessa farda gulufsiisaa jiraniidha. Namoonni kunneen mataa isaanii irraa meeshaa akka sibiilaa qabu. Teessumni lafaa kan namoonni kun irra gulufaa jiran gaara lama gidduutti argama.

Kunneen wantoota geejjiba keessatti baay'ee fayyadan gosa garaa garaati. Wantoota kanneen akka: konkolaataa, xiyyaada, doonii fi kanneen birootu jira. Konkolaataan daandii irra, dooniin immoo galaana irra deemaa jira. Akkasumas xiyyaarri balali'aa jira.

Kuni buna danfifamee shiniitti buufamee, shiniin ammoo teessoo isaa irra taa'ee teesso o muka irraa tolfame irra kaayamee jira. Shiniin kun bifa adii qaba. Bunni ammoo bifa gurraacha qaba. Teessoon shinii ammoo fakkii habaaboo of irraa qaba.

Naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni yookaan haadholiin hojiilee mana keessaa hedduu kan dhiirri hin hojjanne kophaa isaanii hojjatu. Kana jechuun dubaroonni dhiira caalaa hojiin mana keessaa kan itti baaya'atuu fi gargaarsa barbaadu.

Kophee dhiiraa lama kan halluu gurraacha qabuudha. Kopheen kana keessaa tokko cinaachaan ciisee kan jiru yoo ta'u tokko dhaabbatee jira. Yeroo hammaa kana kopheen akkanaa kun gabaa irraatti baay'ee qaaliidha.

Oomishni kun ,maqaan isaa faaya jedhama. Faayyi kun callee kan jedhamu yoo ta'u, halluu magariisa adii ta'e qaba. Faayyi callee jedhamu kun gurguramuuf waan fakkaattii namaa halluu gurraacha qabu irratti fannifamee jira.

Hayyuun Oromoo akkaan beekamaan Dr. Hayilee Fidaan qaaruu isaanii qabatanii xiyyeeffannoo guddaan fuullee isaanii ilaalaa joru. Jalaan qarqara irraatti afaan Ingiliffaan barreeffamni ' Oromiyaa daawwadhaa ' jedhu barreeffamee argama .

Dibanni rifeensa fi qaamaa sheelfii irra tarraa'ee jira. kana malees, shittoon gosa gara garaa sheelfii irra taa'anii jiru. Shittoon uffataa fi qaama namaa irratti biifamuun foolii gaarii akka kennuuf kan tajaajiluudha.

Kun kophee dhiironni kaa'atan yoo ta'u, miila bitaa fi mirgaan wal cina kaa'amee jira. Kopheen kun karaa fuula duraatiin halluu gurraacha dibamee jira. Karaa jalaatiin immoo bifa adii kan qabuudha.

Konkolaataan meeshaa qaama sibiilaa irraa ijaaramu, kan deddeebisa hawaasaaf akkasuma illee fe'iisa meeshaalee addaa addaa bakkaa gara bakka biraatti geessuuf nu gargaarudha. Addunyaa kana irra gosoota konkolaataa addaa addaatu jiru.

Kun intala uffata adii uffattee buna buusaa jirtudha. Fuuldura ishee shinii bifa adii qaban baay'eetu jira. Akkasumallee margi naannawa sana afaamee jira. Hixaanni illee aaree jira. Intalli buna jabanaa keessaa shiniiitti buusaa jirti.

Namtichi tokko hurufa bal'aa magariisa irratti sa'a gaadi'ee elmaa jira. Harmeen tokko mucaa sa'a elmaa jiru duuba dhaabbattee seeqaa jirti. Isaan lachuu uffata qorraa wal fakkaataa uffatanii jiru. Sa'i elmamaa jirtu bifaan magaala.

Abbootii uffata aadaa uffatanii mataatti immoo moofaa aadaa maratanii dhaabbachaa jiranidha. Abboota kana keessaa tokko abaaboo daraaraa keelloo qabu qabatee, gaabii immoo kan halluu alaabaa abbaa Gadaa qabu uffatee jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru piroofeser Biraanuu Naggaa nama jedhamuudha. piroofeser Biraanuu Naggaa namni jedhamu kun nama cimaa ministeera barnootaa kan hoggaanudha. akkasuma illee namichi kun sagalee guddistuu fayyadamee miidiyaa gubbaa irratti haasaa gochaa jira.

Raafuu maraan namoota baay'eedhaan nyaata nyaatamudha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een oomisha isaa irratti bobba'uudhaan hojjetu. Kanaaf gabaa keessattis yeroo baay'ee argama. Yeroo ammaa kana immoo jallisii bonaatiin hojjechuun waanta eegaleef waqtiilee hedduu nyaata argamudha.

Dachee baadiyaa keessatti argamtu kan mukeen bifa magariisa qabanii fi marga magariisaan uwwifamtee jirtu. Tabbii fi gaarreen gamaa fi gamanaan olka'anii ija namaatti mul'atan gar-malee qalbii namaa kan harkisaniifi kan nama hawwatanidha.

Mana jireenyaa haala miidhagaa fi qulqullina qabuun ijaaramedha. Manni jireenyaa kun gosa qorqoorroo halluu magariisa dibameen ijaaramee kan jiruu fi dhaabbiin manaa isaa ammoo halluu daalacha dibamee jira. Namni tokkos mooraa manichaa keessa dhaabachaa jira.

Suuraa kanarratti kan argaman shamarree gaa'ela isheef suuraa ka'aa jirtu yommuu ta'u uffannan isheen uffatte jirtu uffata adii misirtoonni uffatan yommuu ta'uu miizoloin ishee immo uffata walfakkaataa kan misirroo irraa adda ta'e uffatanii jiru

Biqilaa boqqolloo daraaree jiruudha. Boqqolloon kun halluu magariisa kan qabu tooraan facaafamee guddatee jira. Oyiruu boqqolloon kun irratti oomishamaa jiru irra biqilaa kana malee biqiloonni aramaa adda addaa hin jirani.

Qobboon mukis firii godhachuu danda'uu fi sanyiin isaa kun immoo faayidaa garaa garaaf kan ooludha. Isaan keessaa qobboon dibata konkolaataa fi motora sochoosuu danda'u waarshaa keessatti oomishamuu ni danda'a. Naanno lafa gabbataatti marga.

Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee nama hawwisiisuudha. kopheen kun kiftii kan taheedha. namoonni yeroo hedduu kophee kana kaawwatanii deemuu jaallatu. akkasumas gatiin kophee kanaa baay'ee minya'a kan taheedha. kopheen kun bifti isaa diimaa kan taheedha.

Konkolaataa guddaan duuba irraan roottoo guddaa baatee jira. Roottoon guddaan duubaan konkolaataan baatee jiru simintoo bulbulamaa baatee dhaabbachaa jira. Innis Simintoo bulbulamaa baatee iddoo ijaarsaa adda addatti geessuuf fayyada. Isa duuba bosonni jira.

Zeetunii jedhama. Zeetuniin biqiltoota iji isaanii nyaatamuu fi dhandhama mi'aawaa qabanii dha. As irratti kan mul'atus zeetunii bilchaataa tokkoo fi dheedhii tokko dha. Bilchaataan isa keelloo yoo ta'u, dheedhiin ammoo isa magariisa. Zeetuniin faayidaan isaa maali?

Karaa wal quunnamtii ammayyaa keessaa tokko kan ta'eefi miidiyaa hawaasaa kan ta'edha. Innis maqaan isaa liinkidiin jedhamuun kan beekkamuufi namoonni baayyee karaa kanaan kan wal dubhisaniifi odeeffannoo gara garaa kan waliif dabarsanidha.

Abbaa fi ilmi waliin ta'anii nyaata hojjachaa jira . Abbaan mucaa albeen kaarootii muraa jira . Mucaan immoo harka isaan qaaraa guddaa qabatee abbaa isaa ilaala. Timaatimii guddaa fi diimaan fuuldura taa'ee jira.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillaan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Garee namoota muraasaa kan bidiruu ittiin lagaa fi haroowwan irra ittiin ce'an yaabbatanii imaluuf jiran. Bidiruun gosa geejjibaa keessaa isa tokko yoo ta'u, tajaajila geejjibaa bishaan irraa kennuuf kan nu gargaarudha.

Namoota firii biqiltuu bunaa hedduumminaan calleessanii aduu keessa afuudhaan gogsaa jiran. Callaa firii bunaa kanas siree olkaafamee ijaarame irratti diriirsanii afanii jiru. Bunni oomisha lafa qonnaa irraa argaman keessaa galii guddaa kan argamsiisudha.

Kun, hidha nam tolchee laga Abbayyaa yookin laga Naayil Gurraacha irratti Itoophiyaa keessatti ijaaramee dha. Hidhni kun maqaan isaa Hidha Haaromsa Guddicha Itoophiyaa kan jedhamu yoo ta'u, hidha nam tolchee Afriikaa isa guddaa dha.

Shamarreen garmalee bareedduu lookoo magaalli wandaboo gabaabduu sarbaa ishee irratti hafu hidhattee dhaabbachaa jirti. Harka ishee garaa irra kaa'attee jirti. Yaa uumama yaa miidhagina akkkam nama marartii? Akkam nama maalalchiistii?

Namni suuraa kana irraa nutti mul'atu kun Hayilee Fidaa jedhama. Hayileen hayyuu sabni keenya qabu ture keessaa isa tokko nama turee fi qubee afaan Oromoo bocuun seenaa umurii isaa caalu nama ol kaa'atee darbedha

Kun alaabaa biyyaati. Alaabaan kun irra caalaan halluu magariisa qaba. Karaa harka bitaatiin immoo halluuwwan kanneen akka diimaa, adii fi cuquliisa kan qabuudha. Bakka halluu magariisaatiin gidduu irraa mallattoo urjii halluu keelloo qabu qaba.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Hortee uummata Oromoo Karrayyuu. Oromoon Karrayyuu lafa qubsuma handhuura Oromiyaa irraa gara kallattii bahaatti argamtu irra qubatee kan jirudha. Karrayyuun gosa Oromoo aadaa fi seenaa isaa tiksee warra hanga har'aatti ittiin tajaajilamaa jirudha.

Namoota baayyatanii dirree keessa jiran yookaan ammoo taphattoota kubbaa miilaa taphachaa jiraniifi namoota dirreen ala taa'anii namoota tapha kana taphachaa jiran ilaalaa kan jiranidha. Namni kubbaa qabatee jiru kun ammoo Dr Abiyyi jedhama.

Ilmoon re'ee lama taatee obdii manaa keessa deemaa jirti. Naannoo re'een kunneen deemaa jiran manni guutuun isaa citaa irraa hojjetame argamaa jira. Manni kun keenyan isaa illee mukaa fi citaa irraa kan hojjetame yoo ta'u ibidda hin dandamatu.

Qabeen meeshaalee aadaa mana keessatti akka faaya miidhaginaatti gargaaran keessaa tokkodha. Qabeewwan kunneen bifaa boca garaa garaa kan qaban yommuu ta'u, duudhaa fi barsiifata saba garaa garaa ibsuu keessatti gahee guddaa qaba.

Asxaan kun asxaa yuunivarsiitii Booranaa dha. Yuunivarsiitiin Booranaa kan argamu naannoo Oromiyaa, godina Booranaatti dha. Yuunivarsiitiin Booranaa yuunivarsiitiilee mootummaa Itoophiyaa keessa jiran keessaa umurii gabaabaa kan qabuu dha. Yuunivarsiitiin Booranaa kibba naannoo Oromiyaatti argama.

Meeshaalee mana keessatti argaman argaa kan jirrudha. Isaanis kanneen akka teessoo namni irra taa'uufi teessoo meeshaan irra taa'u kan saanduqa mataa isaa qabudha. Kunis halluu adii kan qabuudha. Mukarraa kan hojjatamudha.

Namootni shan soofaa irra wal irra taa'aa jiru. Namoota shanan asirratti mul'atan keessaa sadii gurraacha yemmuu ta'an kan hafan lamaan immoo adiidha. Isaan keessaa sadii dubara yemmuu ta'an lama immoo dhiira.

Beeylada manaa dallaa naannawa mana jiree keessa dheedaa jirtuudha. beeyladni Kuni maqaan ishee hoolaa jedhama. hoolaan. tuni halluu gurraacha qabdi. beeyladoota manaa keessaa hoolaan rifeensa dhedheeraa Kan qabduudha. hoolaan madda galiif akkasumas foon ishee nyaachuuf Kan ooludha.

Dubartoonni baay'atanii deemaa jiru. Hundi isaanitu uffata wal fakkaatu uffatanii jiru. Dubartiin duuba irra jirtu mataa isheetti shaashii gurraacha marattee jirti. Kana malees , barreeffamni waa'ee suuraa ibsu Afaan Ingiliffaan suura irratti barreeffamee jira.

Kun nyaata aadaa Itoophiyaa dha. Nyaanni kun kan qophaa'e:buddeena, hanqaaquu, foon ,barbarree ,kuduraa fi muduraa gosa garaa garaa irraa yoo ta'u, nyaanni kun dhandhama hedduu mi'aawaa ta'e qaba. Nyaanni akka kanaa yeroo mana keessatti waqtii ayyaanaa qopha'a.

namoota baayyatanii bakka tokkotti argaman argaa kan jirruu fi isaanis namoota hordoftoota amantaa ortodoksii yoo ta'an namoota kana gidduutti ammoo abbootii amantaa kanaa yookaan ammoo qeesonni baayyinaan kan argamaa jiranidha.

Nama uffata magariisa uffatee dhaabbatuudha. namni Kuni qoobii halluun Isaa gurraacha ta'e mataatti godhatee jira. sagalee guddistuun gurrrachi nama kana fuuldura Jira namni Kuni ergaa wa'ii dbarfachaa Kan jiruudha. hoogganaa garee kubbaa miilaati.

Warri Oromoo Karrayyuu yaa'ii taa'aa jiru. Namoonni kun uffata adii kan aadaa Oromoo Karrayyuu uffachuun, bokkuu isaanii lafa kaawwatanii yaa'ii gaggeeffachaa jiru. Uffati isaan uffatanii argaman kun jirbii irraa kan hojjatamu yoo ta'u biyyuma keessatti hojjachuun kan danda'amudha.

Mana keessa iddoo minjaalli bal'aa ta'e itti argamuudha. duuba minjaala kanaa teessoon namni irra taa'u tokko ni jira. compitarri dhuunfaa halluu adii qabu minjaala gubbaa taa'ee jira. teessoon Kuni halluu gurraacha Kan qabuudha.

Namoonni kun, namoota saba Oromoo ta'anii dha. Namoonni kunneen halluu gogaa fuulaa diimaa ta'e kan qaban yoo ta'u, uffata aadaa saba Oromoo ta'e uffatanii fi morma aakasumas mataa isaanitti caaccuu kaawwatanii ayyaana kabajuuf dirreetti ba'anii jiru.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaa argaa jirra. wantootni argamaa jiran kunis kanneen akka konkolaataa, nama fi biqiloota gosa addaa addaa fi kan kana fakkaatanidha. akkasuma illee namoota lamatu dhaabbatee hojii garaagaraa hojjechaa jira.

Manneen gurgurtaa uffata gosa adda addaa magaalaa keessaa daandii cinaatti banamanii jiran. Manneen kunneen mana uffanni daa'immanii fi namoota gurguddoof ta'u itti gurguramanidha. Uffanni halluu bifa garaa garaan oomishamanis fannifamanii gurgurtaaf agarsiifamaa jiru.

Uffanni kun uffata aadaa saba Oromoo yoo ta'u, uffanni kun kuula haalluu adii qabu irraa hojjatamee walakkaa fi fiixee isaa irraa immoo kuula haalluu gosa garaa garaa qaban biroo qabuu dha. Uffanni kun, yeroo ayyaanni aadaa garaa garaa kabajamu uffatama.

Itoophiyaan biyyoota addunyaa keessaa kan hin koloneeffamne keessaa tokko akka taate, seenaan ifa godhee lafa kan kaa'udha. Namoonni kunneen poolisoota alaabaa biyya isaanii qabatanii, tooraan adeemuun injifannoo Itoophiyaa mirkaneessaa jiranidha.

Meeshaa muka irraa fi sibiila qaqal'oo irraa hojjatamu Kan uffata irratti fannisuuf ooludha. meeshaan Kuni fannifamee jira. huccuu meeshaa Kan gubbaatti fannisuun faayidaa garagaraa qaba. huccuu meeshaa kanaarratti yoo fannisne huccuu keenya nu jalaa akka hin dadachaaneef nu fayyada.

Maxxansi beeksisaa kun, maxxansa odeeffannoo waa'ee nyaata haguugamanii gurguramanii dha. Nyaanni kunneen maqaan isaanii baaltinnaa kan jedhamu yoo ta'u, nyaanni kunneen kan akka:barbarree, shiroo, akaayii fi kanneen biroo hedduu dha. Bakki kun, magaalaa walakkaatti dhaabbata daldalaatti argama.

Kuni gosa allaattiwwanii keessaa isa Guchii jedhamtuudha. Gosti allaatti kanaa allaattota keessa kan balali'uu hin dandeenyedha. Lafarra gaafa kaatu garuu saffisa guddaa qaba. Gosa Allaattii keessaa balali'uu kan hin dandeenye isa kana qofaadha.

Kun iddoo gabaa xiqqoo haadholiin karaa irra taa'anii kuduraa fi muduraalee itti gurguranidha. Duuba isaanii ammoo meeshaaleen garaa garaa kanneen akka masoobii fi kanneen isa fakkaataan iddoo itti gurguramanidha. Haadoliin kun kooffiyyaa aduu irraa dhowwu kawwachuun kuduraalee kana gurguraa jiru.

Kuni xiyyaara samii irra balali'aa jruudha. Xiyyaarri kun abbaan qabeenyummaa isaa kan Abbaa Taayitaa Daandii Qilleensa Itoophiyaati. Xiyyaarri kun duuba eegee isaa irraa halluu alaabaa Itoophiyaa dibamee jira. cinaasarratti ammoo barreefami halluu diimaan "Itoophiyaans" jedhu afaan Ingiliffaan barreefamee jira.

Isaan kunneen namoota hedduu gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii jiraniidha. Namoonni kunneen baay'een isaanii dhaabbatanii jiru. Warri kaan immoo deemaa jiru. Mukichi baay'ee guddaadha. Namoonni baay'een mukicha yaabanii damee isaa irra taa'anii jiru.

Shaamarran amantaa Islaamaa hordofan akka seera amantaa isaaniitti jiraatu jedhamee amanama. Kana jechuun fakkeenyaaf haalli uffannaa isaanii baay'ee addadha. Sababiin isaas uffata qaama isaanii hinmul'isne babal'aa isaa uffatu. Kana malees mataa isaaniitti haguuggatanii adeemu.

suuraa kana irratti kan agarru halluu alaabaa mootummaa naannoo oromiyaa of irraa qabudha. halluun alaabaa mootummaa oromiyaa walduraa duuban diimaa, adii fi gurraacha yoo ta'u gidduu isaa irraa odaa qaba.

Namoonni yeroo kitaabota garaa garaa dubbisan maloota hedduu fayyadamuudhaan hubachuu yaalu. Kana jechuun kitaaba sana irraa beekumsa barbaadan argachuudhaaf halluuwwan addaa jechoota isaanitti tole jala sararachuudhaan bira darbu. Waanti akkasii garuu isaaniif gaarii ta'uyyuu namoota biroo kitaabicha dubbisuu barbaadan jeequu danda'a.

Qiriphaa fiigichaa biyya keenya Itoophiyaaf akka madda seenaa gootummaatti ilaalama. Atileetiksootni biyya keenyaa, Abbabee Biqilaa irraa kaasee hanga warra amma lafaa ol dhufootti jiran Itoophiyaan akka bara baraan maqaan ishee leellifamu gochaa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu shamara killaa duubaan gama keessatti gaara hangaan xiqqaa ta'e ilaalaa jirtuu dha. Isheenis qofaa ishee dhaabbachaa akka jirtu akka jirtu fakkii yookiin suura agarsiisuu dha.

Kutaan yaalii mana barnootaa keessatti hundeeffamuun isaa barattoonni barnoota yeroo baratan qabatamaadhaan argaa akka barataniif isaan fayyada. Kun immoo mana barnootaa hunda keessatti hojii irra ooluun isaa biyyi kun kallattii kanaan akka milkooftu taasisuu danda'a.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun miillaa namaa kan tahee argaa jirra. milli amma argamaa jiru kun Milla ijoollee shamarranii ykn miilla ijoollee dubaraa nama tahedha. akkasuma illee miilla kanatti kophee diimaa ol kaa'aa tahee kawwattee jirti.

Biqilaan kun biqilaa bunaa kan taheedha. biqilaan bunaa kun firii yookiin ija godhatee kan jiruudha. biqilaan bunaa kun bifti isaa magariisa kan taheedha. bunni jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa ykn bu'aa hedduu kan qabuudha. innis madda galii kan ooludha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun ijoollotan kan taa'aniidha. ijoollonni kun ijoollota baay'atanii taa'aa kan jiraniidha. ijoollota kana keessa namni sadii gara fuula duraatti baa'anii waan tahee barreessaa ykn katabaa kan jiranidha.

Isaan kun suuraa kaartoonii kan monoksoota Raashiyaa nama sadii agarsiisuudha. Monoksoonni kunneen maqaan isaanii Kaapuchin, Dominikaan, Augastiniyaans jedhamu. Sadan isaanii uffata monoksummaaf ta'u uffatanii jiru. Suuricha kan hojjete 'iStock' dha.

Oromoon saba guddaa aadaa, duudhaa, amantaa fi afaan mataa isaa dana'e kan qabudha! Erga of danda'e walabummaa isaa labsatee alaabaa naannolee biroo irraa adda isa baasuu danda'u hundeeffatee kan qabudha.

Suuraa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate adde Adaanech Abeebee fi ogganaa magaalaa biraa kan mataan isaa rifeensa hin qabneedha. Namoonni kun lamaaan alaabaa biyya isaanii ofi cina kaawwatanii ta'aa jiru.

Namoonni siyaasaa gaafa miidiyaaleef ibsa laatan gabaasa waayee hojii hojjatamee Sanaa sirriitti erga qopheeffatanii booddee ibsa kenniif gara waltajjii deemuu qabu. Isaan booddee ofitti amanamummaan achirraa dubbisaa ibsuun kan danda'anidha

Namoonni kunneen, hordoftoota amntaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa dha. Namoonni kunneen waldaa Kiristaanaa keessatti walitti qabamanii ,ulee fi ibsaa qabatanii akkasumas Dibbee yokin kabaroo rukutaa faarfachaa jiru. Namoonni kunneen uffata adii uffatanii jiru.

Mana barnootaa oolmaa daa'immanii. Manni barnootaa oolmaa daa'immanii bakka eegumsaa fi kunuunsa akkasumas barnoonni qulqullina qabu daa'immaniif itti kennamudha. Mana barnootaa kana irrattis suuraan daa'imman barnoota sadarkaa oolmaa isaanii xumuranii eebbifamaniis kaafamee jira.

Iccitii ittiin gogaa fuula keenyaa bareedaa fi akka ifa aduu akka ifu taasisuu dandeenyu. Suuraa dubartii rifeensa mataa ishee uffata adiin haguuggattee, dibata daakuu fi dhangala'aa bifa adii qabuun fuula ishee dibattee jirtu.

suuraa kana irratti kan arginu kun bullaallaa yookiin immoo gugee jedhamuun kan beekamtu dha. gugeen gosa allaattiiwwanii keessaa tokko dha. bifni gugee kana adii yoo ta'u kan baay'ee bareedduufi qalbii namaa hawwattudha.

mana baayyee bareedu innis guddaa kan ta'e argaa kan jirrudha. kunis mana ammayyaawaa kan ta'e yoo ta'u kan inni irraa ijaarrame ammoo dhagaa, sibiilaa fi wantoota biroo gatiin isaanii baayyee qaalii ta'anidha.

Kophee gurraachadha. kopheen Kun koomeen Isaa adiidha. hidhaan kopheen kuninittin hidhatamu halluu gurraacha Kan qabuudha. kopheen faayidaa hedduuf lukaatti Kan godhatamuudha. rakkoowwan miila keenyarra gahuu danda'an ittisuuf yookaan rakkoolee Kan xiqqeessuuf kophee godhachuun gaaridha.

Bakka Oomisha biqiltoota magariisaa. Bakki kunis dunkaana guddaa biqiltoonni magariisni jala isaatti oomishamaa jiran kan nutti agarsiisudha. Dunkaanni kun baay'ee bal'aa kan ta'ee fi biqiltoota irraa olkaafamee kan hojjetamedha. Namni tokkos biqiltoota kana bishaan obaasaa kan jirudha.

Maqaan beeyladoota kanaa maal jedhamuun beekama? Wanti beeyladoota kana dugda isaanii, garaa isaanii irra, akkasumas mataa isaanii irra jiru maal jedhama fi faayidaan isaa hoo maali? Fardi saba oromoo biratti faayidaa fi hiika akkamii qaba?

Shamarreen Oromo magaalli morma birillee dhaabbattee seeqaa jirti .Isheenis adda irratti faaya hidhattee jirti. Morma irrattis callee gurguddaa hidhattee dhaabbatti .Gateettiin shamarree kanaa karaa tokkon qullaa jira. Gurra ishee irratti lootii guddaa hidhattee jirti.

Meeshaan farsoo ittii buusanii fi burcuqqoo farsoon keessa jiru minjaala irra taa'aa jieu. Burcuqqoo afur immoi dhiqamanii saayinaa irra dhaabachaa jiru. Minjaalli farsoon irra jiru walakkaa soofaa keessa taa'ee jira.

Maatii bakka tokkotti uffata halluu adiin faayamanii suuraa yaadannoo ka'aa jiran. Maatiin kun haadhaa fi ijoollee shamarranii akkasumas mucaa dhiiraa xiqqaa ta'uun kan jiranidha. Suuraan yaadachiiftuu yeroo fi taatee guyyoota darbanii kan ta'edha.

Addunyaan keenya kun yeroo ammaa guddina diinagdee guddaa galmeessisuu dandeesseetti. Kun kan dhufuu fanda'es namoonni baay'een wajjin hojjechuu isaaniitiini. Kana malees yeroo ammaa jijjiirama guddaatu karaa qonnaatiiin dhufaa jira. Kana jechuun callaan yeroo duruu humna namaatiin sassaabama. Har'a garuu kan haamee deebisee dhahun maashinadha.

Murtuun qeensa lukaa fi harkaa suura irratti mul'achaa jira . Murtuun qeensaa sibiila jabaataa kanneen akka ayiranii, alumineemii , koopparii fi kan kana fakkaatan irraa kan hojjatamuudha . Innis karaa duubaan uraa qaba.

Meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu Sibiila irraa hojjatamuudha. sibiilli Kuni meeshaalee qadaadni Isaa dhiphaa fi jabaataa ta'e ittiin banuuf nu fayyada. fakkaanyaaf qadaada qaruuraa banuun waan cimuuf sibiila kana fayyadamnee salphumatti banuun ni danda'ama.

Mana kuusaa wantootaa gara garaa yookaan ammoo dunkaana argaa kan jirrudha. Kunis meeshaalee gosa adda addaa kan of keessaa qabudha . Meeshaalee kunniinis kan gurguramuuf as taa'anii jiranidha. Namni gurgurus dunkaana kana keessa jira.

Dargaageessi tokkoo fi Shamarreen tokko walfaana halaalatti gaara bosonaan uffifame tokko yoo ilaalanidha. Namoonni kun dawwannaadhaaf iddoo kana waan dhufan fakkaata. Fuuldura isaanii halaalarra yookiin fagoorraa gaara guddaa bosonaan uwwifame tokkotu jira. Naannoon kun iddoo bosanawaa dawwannaafi mijatu wayiidha.

Shamarree dheertuun morma saattawwaa fakkaatu qabdu takka waltajjii irra tarkaanfachaa uffata agarsiisaa jirti. Galma keessa immoo namoonni hedduun taa'anii shamarree uffata agarsiistu ilaalaa jiru. Isheenis uffata adii kan aadaa Habashaa uffattee jirti.

Kuni teessoo waa irratti barreessuuf yookiin irratti qo'achuuf gargaarudha. Akkasumallee meeshaalee garaagaraa irra kaa'uuf tajaajiluu danda'a. Jala isaatti kutaawwan xixiqqoo waa keessa kaa'uun danda'amu qaba. Dhaabbata lama qaba. lafa irraa xiqqoo ol ka'a.

Karaa guddaa asfaaltii ta'e argaa kan jirruufi karaa kana irratti ammoo bakka konkolaattonni dhaabbatanii kanfaltii kanfalan argaa kan jirrudha. Bakkichis Tulluu Diimtuu jedhamuun kan waammamudha. Konkolaataan cuftuu as otoo hin dhaabbatiin hin darbu.

Bakki kun yookaan manni kun mana rifeensaa jedhama. Manni rifeensaa bakka namoonni itti rifeensa isaanii sirreeffatanidha. Akkuma suuraa irraa mul'atu kanatti yeroo namichi ogummaa isaan rifeensa sirreessuu fi maamilli immoo sirreeffatu argina.

Iddoo itti guyyaan dhalootaa itti kabajamuuf faayamee, bareedee qophaa'edha. Iddoo itti nami guyyaa dhalootaa kabajatu suura itti ka'u illee ta'uu danda'a. Bakki kun faaya adda addaa kan akka afuuffaa fi abaaboon faayamee jira.

Manni kun mana baay'ee xiqqoo meeshaalee ijaarsaa kan akka:dhagaa ,simiintoo, qorqorroo fi sibiila irraa hojjatame yoo ta'u, manni xiqqoon kun hedduu bareedaa dha. Mana kana duubatti biqiloonni magariisni muraasni dhedheeroo fi baala babal'aa qaban ni mul'atu.

Bineensa bosonaa dhaabachuutti jiruudha. bineensi Kuni maqaa waraabessi jedhamu qaba. waraabessi bineensa bosonaa yeroo baay'ee bineensotaafi beeyladoota manaas adamsee nyaachuudhaan beekamuudha. waraabessi baay'inaan Kan sooratu foon yoo ta'u faltii looniifi daaraa abiddaas ni arraaba.

Hurufa bal'aa irra namoonni farda yaabbatanii imalaa jiru. Namoonni farda yaabbatanii imalaa jiran lammilee biyya alaatii iddoo seenaa fi uumamaa daawwachuuf dhufaniidha. Hurufa bal'aa irratti namoonni irra imalaa jiran biqiltoota goggoganiin kan guutameedha.

Weellistoonni akka addunyaatti jiran hojii bashannansiisaa ta'e waanta hojjetaniif namoota biratti jaalatamummaa guddaa qabu. Kanaaf jecha daawwattoota isaanii bashannansiisuudhaaf hojii adda ta'e hojjechuudhaan waldorgomu. Kun immoo sadarkaa Muuziqaa biyya sanaa baay'ee olkaasuu danda'a.

namoota baayyee uffata wal fakkaataa godhatanii karaa irra deemaa jiraniifi namoonni kora naga eegsiftoota ta'an ammoo namoonni kunneen akka isaan bakka isaan jiran kana hin dabarreef dhoowwaa , dhiibaa kan jiranidha.

Manneen irra barreeffamoota tajaajila bakkichatti kennamu ibsan kan barreeffamanii jirantu argama. Manni tokko Mana Qorichaa Beezaa kan jedhamudha. Isa bira manni jiru immoo Mana Diinagdee Meelos kan jedhu yoo ta'utajaajila kennanis achirrati kan ibsanidha.

Meeshaan kun, meeshaa qalama keenyaa ,muka fi sibiilota ittiin haalluu qalamaa dibuuf fayyadanii dha. Meeshaan kun maqaan isaa biruushii jedhamee ni waamama. Meeshaan kun qabannaa kan qabuu fi bakki haalluu dibu immoo pilaastika qaqalloo irraa hojjatama.

Namoota daangaa malkaatti bahanii irreeffachaa Jiraniidha. namoonni Kuni hedduun isaanii uffata halluu adii qabu uffatanii margaafi daraaraa harkatti qabatanii jiru. daraaraa harka isaanitti qabatan kanaan bishaan tuqanii ofitti facaasaa irreeffachaa jiru. namoonni muraasni dibaabee qabatanii jiru

Gosoota nyaataa saamsaman kan gosoota viitaaminii fi pirootinii of keessaa qabanii fi fayyummaa fi janina qaamaaf faayidaa olaanaa qabanidha. Gosoota nyaataa jabinaaf oolanii fi fayyummaa qaamaa eeguuf gargaaran soorachuun barbaachisaadha.

Biyya keenya keessatti qotee bultoonni oomishaalee gara garaa oomishuun gabaaf dhiyeessuun ofiis ni fayyadamu. Isaan keessaa Qaaraan isa tokkodha. Qaaraan asheeta Barbaree yeroo ta'u nyaataaf kan dhalli namaa dhimma itti bahudha.

Garee namoota amantaa Ortodoksii. Namoonni kunneen uffata halluu bifa miidhagina addaa qabuun faayame uffatanii kan jiranidha. Rifeensa mataa isaanii irrattis haguuggii uffata irraa tolfame godhatanii kan jiranidha. Fuulli isaanii miira gammachuun kan guutamedha.

Suuraa dargaggoo rifeensi isaa dheeraa ta'eedha. Dargaggeessi kun rifeensa isaatti dibata halluu adii qabu dibatee jira. Akkasumallee dargaggeessi kun saggoo isaa irra uffata makaa halluu gurraachaa fi adii ta'e buufatee jira.

Iddoon awwaalchaa namootaa siidaa adiin guutame jira. Siidaawwan awwaalcha namoita irra dhaabbatan keessatti margi guddatee jira. Iddoo awwaalchaa harka caalu irratti siidaan hojjatmee jira. Awwaalchaan gamatti gaarri hurriin guutamee asii achi mul'ata.

Kun qodaa buna itti tumuudhaaf fayyadu yoo ta'u, maqaan isaa moonyee jedhamuun beekama. Moonyeen kun muka irraa bocamee yookiin soofamee kan hojjetamuudha. Bunni afaan isaatti naqamuudhaan muka isaa fayyadamuun keessatti tumama.

Bakki kun, bakka seena qabeessa dha. Bakka kanatti dhagaaleen umurii hedduu lakkoofsisan kan jiran yoo ta'u, dhagaaleen kunneen dabaree seenaa dha. Dabareen seenaa kun, baroota yokin waggoota hedduun dura hawaasni kan itti fayyadamaa turee dha.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisaa jiru suuraa dorgomtoota konkolaataa maqaan isaa Saayikilli jedhamu yoo ta'u, namoonni wal dorgomaa jiran harka lamaaniin qabatanii oofaa kan jiranii fi mataa isaaniirraa kuffiyyaa kan qabanidha.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa amma argaa jirru kun uffannaa ykn huccuu aadaa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. uffannaan kun halluu afur kan qabudha. halluun kunis diimaa, adii, gurraacha fi kanneen kan fakkaatanidha.

Kun iddoo daabboon yookiin buddeenni gurguramu keessatti uummanni baay’een tajaajila fudhachuuf walitti qabamee jira. Hojjattoonni yookiin keessummessitoonni tajaajila kennuuf hojjettoota jiran. Suurri kun haala jireenya guyyaa guyyaa fi hojii gurgurtaa nyaataa keessatti raawwatamu ifatti agarsiisa.

Oromoon saba guddaa afaanii fi duudhaa mataa isaa qabaachuun beekamudha. Sabni kun wal'aansoo hedduu keessa kan qaxxaamure yommuu ta'u, afaan isaatiin kitaabotaa fi barruuwwan barreessuun milkaa'ina wal'aansoo isaa keessaa isa ijoodha.

Daree barnootaa baay'ee baldhaa ta'ee fi kan barattoonni keessatti barachaa jiran argina. Barattoonni kunis teessuma isaaniif qophaa'e irra taa'anii barnoota isaanii hordofaa kan jiran yoo ta’u tokko tokkoon isaanii gaaffii deebisuuf yeroo harka baasan mul'atu.

Dubartii dugdaan ciistee faayya mallattoo fuula ishee irratti hojjetachaa jirtuudha. Dubartiin kun hidhii isheetti qalama halluu diimaa qabu dibattee jirti. Akkasumallee rifeensa mataa isheetti shaashii halluu adii qabu hidhattee jirti.

Sangoota fufurdoo gabbifamanii geejjiba konkolaataatti fe'amaa jiran. Sangoonni kunneen kunuunsa gahaadhaan dallabamanii foon isaanii gabaa irra akka ooluuf gara magaalaatti ergamaa kan jiranidha. Sangoonni kunis bifa qaamaa diimaa fi daalacha kan qabanidha.

Kuni Qabee jedhama. Meeshaa aadaa Oromooti. Callee fi gogaadhaan kan hojjatamee fi dubartoonni kan qabataniidha. Qodaa kanatti yeroo baay'ee nyaatatu itti naqama. Keessattu nyaati akka Cuukkoo meeshaa kana wajjin beekamaadha. Bifti qabee kana adii, diimaa fi magariisaan kan faayameedha.

Namoonni kunneen, dursitoota biyyoota garaa garaa dha. Dursitoota biyyoota Afriikaa kana keessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa, Doktar Abiyyi Ahimad ni argamu. Namoonni siyaasa kunneen wal ga'ii gamtaa Afriikaa irratti wal gahanii nagaa wal gaafachaa jiru.

Akka biyya keenyaatti Hoteelonni baay'een isaanii bakka shubbisni galgala itti sirbamu qopheessuudhaan maamila isaanii gammachiisu. Kun immoo baay'inaan sirboota aadaa irratti waanta xiyyeeffatuuf namoonni baay'een jaalatanii akka daawwatan taasisa. Kana irraa ka'uudhaan galiin Hoteela sanaas baay'ee dabala.

Boqochuun miseensa mana maree duraanii fi hundeessaan baankii Awaash kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa gaazexaa irratti ba'ee jira. Obbo Bulchaa Dammaqsaan xiinxalaa siyaasaa fi diinagdee dhiibbaa guddaa uumuu danda'an turan.

Namoota lama kan uffanni isaanii wal fakkaatu uffata aadaa kan ta'e uffatanii jiru. Namoonni kunneen abbaa manaa fi haadha manaati, isaanis wal ilaalaa kan jiranidha. Fuulli isaanii gagammadoodha. uffanni isaanii halluu hedduu qaba.

Meeshaa manaa kan aadaa, teessuma aadaa kan muka irraa soqamuun tolfame fi shinnii kan buna ittiin dhugan argina. Manni meeshaaleen kun keessatti argaman kun hedduu kan miidhagedha. Meeshaaleen aadaa kunis hedduu kan miidhaganidha.

Bineensota muka magariisa tokko Jala dhaabachaa jiraniidha. bineensonni kunniin hundi isaanii gaanfa dheeraa Kan qabaniidha. iddoon bineensonni Jiran marga walxaxaa Kan qabuudha. iddoon kuni iddoo bineensonni bosona itti kunuunsa argataniifi iddoo itti walhoraniidha.

Daa'imman xixiqqoon saalli isaanii durba ta'an walitti rarra'anii nagaa wal dubbisaa jiru. Duuba isaanii manneen banaa ta'anii fi ifaan mana keessaa ifaa jiru ni mul'ata. Yeroon isaa galgalaa fi dukkanaa'aadha.

Dargaaggeessi magaalli fuula ifaa rifeensa isaa maramaa gadi jigsee xiyyeeffatee as ilaalaa jira. Dargaggeessi kun areeda gumaa takka ofirraa hin qabu. Rifeensi isaa maramee jigee jiru garri matas gurraacha fi fiixeewwan isaa diimaadha.

Dhalli namaa waantota garaa garaa hojjeteetu ittiin jiraata. kana keessaa tokko hojii humnaa hojjechuudhaan jiraachuudha. hojiin kun namoota baay'ee biratti kan ittiin jiraatamu ta'us galiin isaan irraa argatan garuu madaalawaa miti. Kana irraa ka'uudhaan jireenya rakkinaa jiraatu.

alaabaa lama wal cinaatti argaa kan jirrudha. kunis alaabaa biyya Itoopiyaa fi alaabaa Gamtaa Aafriikaa kan ta'edha. gamtaan Aafrikaa kun biyyoota akka Itoopiyaa kana shantamaa ol kan of keessaa qabudha.

Dubartii bifti ishee magaala ta'e kan faaya rifeensaa, addaa fi mormaatiin faayamtee jirtu. Dubartiin kun uffata halluu bifa keelloo ta'e uffattee kan jirtuu fi daran miidhagdee kan argamtudha. Gosoota callee bifa adda addaa qabuun of miidhagsitee jirti.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faayaa ammayyaa dha. Faayni kun sibiilota gosa garaa garaa kan akka warqee, meetii fi kanneen biroo gosa garaa irraa kan hojjataman yoo ta'u, faayonni kunneen qaamolee akka:morma, adda, miila fi kanneen birootti kaawwatamu.

Namoonni gaa'ela isaanii dhaabbatan yeroo baay'ee gara naannoo isaan gammachiisu adeemanii bashannanuun beekamu. Isaan kun lamaan dirree miidhagduu, habaaboo uumamaan guutamee jiru keessa dhaabatanii suuraa ka'aa jiru! Uffata aadaa uffatanii argamu.

Pilaastikii yookiin argoggee bifa dalacha qabdu kan uffata itti kaa'un dhaabbata yookiin ammoo mul'ina akka qabaattufi tolfamteedha. Yeroo baay'ee daldaltoonni uffata gurguran isheetti kaa'uun uuffata isaanii salphaatti nami akka ilaaaluufii bituuf itti gargaaramu. argoggee kana irra faayi mormaallee jira.

Suuraa kanarratti kan argamu midhaan biyya keenya kessatti baay'ee beekama kan ta'e boqqollo asheeta yommuu ta'uu boqoollon dhamdhama mi'aawaa jechuun namatti tolu kan qabu akkasumas ille asheetni isa namoota hedduu biratti jaallatama kan ta'edha.

Meeshaa dhangala'aan itti nammu kan yeroo baayyee dhugaatiin ho'aan akka hin qorrineef ittisu meeshaa mana keessattiifi bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnudha. Maqaan meeshaa kanaa ammoo Feermuuzii jedhamuun kan beekkamudha. Innis teessoo irra jira.

Gamoo guddoo fuuldura namoonmi lama dhaabbatanii haasa'aa jiru. Gamoo irratti barreeffamni ' Daldala Ba'imnat ' jedhu katabamee jira. Gamoo namoonni lama fuuldura dhaabbatanii jiran halluu adii dibamee jira . Namoonni lammaan kun daandii gama dhaabbataniiru.

Qottoo lama kan muka ittiin falaxaa oolanii lafa ka'anii biraa deemaniidha. Qottoon kun garri qara isaa halluu adii kan qabu yoo ta'u danaan isaa batteedha. Akkasumallee naannoo qottoo kanaa mukeen muramanii lafa naqamanii jru.

Kuni meeshaa midhaanii fi wantoota garaa garaa tumamuun barbaachisu ittiin tumuuf gargaarudha. Meeshaa lamatu mul'ata: inni tokko kan keessatti tumamu, inni kaan ammoo kan ittiin tumamuudha. Naannoo san dhagoonni illee lafa irra ni jiru.

kitaaba guddaa fuula baayyee qabu argaa kan jirruu fi kitaabni kunis kan inni ittiin barreeffame afaan amariffaa yoo ta'u mata dureen kitaabichaa ammoo karaa jaalalaan kan jedhudha afaan oromootti yoo hiikamu.

Manni barumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni barumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun guddachuuf, dirqama mana barumsaa galuu qaba.

Kuni nyaata aadaa Itoophiyaatti beekamu ta'ee, akaawwii garbuu fii dhadhaa irraa kan qophaa'udha. Meeshaan inni itti dhiyaatu kun suphee irraa kan tolfame yoo ta'u, bifa gurraacha qaba. Nyaata kana dubartiin qodaa isaa faana of irra keessee taa'aa jirti.

Kun kophee dubartiiin kaawwattu, bifa gurraacha kan qabu fi gogaa irraa kan hojjatamedha. Fuuldura isaan kirrii adiin hodhamee jira. masaraa ittiin hidhatamullee qaba. Ejjannaan isaa immoo gosa plaaastikaa jabaa irraa kan hojjatamedha.

Namoota dirree wal dorgommii irratti argamanidha. Isaanis tapha aadaa keessaa tokko kan ta'e kan maqaan isaa qillee jedhamuun beekkamuufi kan yeroo waktii bonaa taphatamu taphachuuf qophii irrakan jiran ta'uu isaanii kan argaa jirrudha.

Shayii dhuguun barsiifata dhala namaatti ta'uu kan danda'u yoo ta'u, dhugaatii bunatti aanee lammaffaa irratti barbaadamudha. Bunni kun biyyoota hedduu keessatti nyaata waliin kan namaaf dhiyaatudha. Shayii shukkaaraan malee dhuguun hin danda'amu.

Zayita nyaataaf hedduudha iddoo zayiti itti oomishamu yookiin itti gurguramuudha. zayiti nyaataa ;nyaata yeroo hojjannu Kan itti naquun wajjiin hojjannu yookaan erga hojjannee geessinee booda Kan itti jiksinuudha. zayiti nyaata mi'eessuuf oola.

Asxaan kun asxaa bulchiinsa aanaa Sigimoo godina Jimmaa keessatti argamuu dha. Asxaan kun haalluuwwan cuquliisa, diimaa gurraacha fi adii irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkiin intarneetaa fi wantoota biroos asxaa kana irra ni jira.

Kuni Kophee pilaastikaa barabaasoo jedhamuudha. Kopheen kun caalaatti Kaaba Itoophiyaatti beekama. Kopheen kun baay'inaan argama. Kopheen kun bifoota garaa garaa kanneen akka diimaa, cuquliisa, adii, gurraacha fi kannneen biroo qaba.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, mata dureen isaa "Godaannisa Of Dagachuu" jedha. Kitaabi kun kitaaba asoosamaati. Kitaabi kun kan barraa'e Firiwoot Taaddasaa Lammaatinii. Qola kitaaba kanaa irratti barreefamoonni garaa garaa waa'ee kitaaba kanaa ibsan kaa'amanii jiru.

Gugeen kun simbirroota baalleen qaban keessaa kan baay'ee bareedduu fi kan baay'ee namatti toltuudha. Gugeen kun bifti ishee adii akka daalatti morma ishee irra bifa gurraacha kan qabduudha. Gugeen maqaa hedduu qabdi. Isaanis makoodii, bullaallaa, saphaliisa kan jedhamtuudha.

Jarreen kun uffata aadaan faayamanii kan waliin dhaabbatanii taphachaa jiranidha. Naannoon isaan jiran gammoojjummaa kan qabuu fi mukeen akka Laaftoos kannargamanidha. Uffanni aadaa ibsituu fi calaqqisiistuu aadaa Saba tokkoo ta'uun tajaajila.

Siree teephaan taa'umsa hirkoo qabu, kan gogaa loonii fi muka irraa tolfamudha. Taa'umsi kun irra taa'umsa qofaaf osoo hin taane, ijoollonnis ta'e namoonni gurguddoon irra rafuuf kan ooludha. Nama tokko qofaa raffisa.

Mana keessa iddoo teessoon irraa taa'amu hedduun jiruudha. teessoon mana Kan keessa jiru Kan mukarraa hojjatameedha. teessoowwan kunniin gara cinaa isaanitiin iddoo waa irra kaa'amu Kan qabuudha. manni Kuni halluu adii Kan qabuudha.

Lafti pilaanetiiwwan jiran keessaa uumamoota dinqisiisoo qabaachuun beekamti! Isaan keessaa qaamoleen bishaanii tokko yommuu ta'u, laggeen gaarota irraa gadi fincaa'an isaan ijoodha. Lagdi kun tabba irraa kan gadi yaa'aa jirudha.

Mana gurgurtaa meeshaa elektirooniksi kan ta'e argaa jirra. Manni gurgurtaa meeshaalee elektirooniksi, meeshaalee elektirooniksi kan ta'an gosoota gara garaa gurguruun kan beekkamudha. Isaanis kanneen akka kompuuteraa, bilbila harkaa fi kanneen biroodha.

Daa'imman fuula dura mana jireenyaa irra sadii ta'anii dhaabachaa jiran. Manni galmaa kun halluu dibamee kan jiruu fi lakkooftuun ibsaa irratti maxxanfamee jira. Foddaanii fi balballi mana jireenyaa kanaa banamee kan jirudha.

Namoota balbala mana nyaataa fi dhugaatii taa'aa jiran. Manni isaan jala taa'aanii jiran mana wantoonni akka dhugaatii fi nyaata gosa adda addaa itti gurguramanidha. Taa'umsii fi minjaalli namoonni irra taa'aanii sooratanis ni argama.

Nami dargaggeessi uffata aadaa Oromoo Wallootiin faayame tokko filaa mataatti suuqqatee osoo mooraadhaa gara alaatti bahuuf jedhuu argama. Isa dudduuba manneen lama kan biyyee fi citaa irra ijaaramantu jira. dallaan mooraa isaanii qoree fi mukkeen garaa garaa irraa kan ijaaramedha.

Irsaasii gosa garagaraa qabuudha. irsaasiin meeshaa barnoota ittiin barreessuuf ooludha. halluun irsaasii kanneenii kuunnin diimaa Fi kuunnin immoo magariisa Kan taa'eedha. irsaasii qalama ittiin barreessinu issaa qanti adda Isa taasisu erga barreessineen booda haquuf salphaa ta'uu isaati.

Namoonni danuun uffata aadaa isaanii uffatanii daandii irratti ba'anii ayyaana isaanii gamtaan kabajaa jiru. Isaanis uffata gabaabduu sarba irratti haftuu fi gubbaan harka hir'uu ta'e uffatanii taphachaa jiru. Namoonni kuun immoo marsanii isaan ilaalaa jiru.

Haadha fuduraalee gurguruuf qabattee teessee jirtudha. Isheenis burtukaana, loomiifi muuzii kan qabdudha. Isheenis nama bitu eeguuf fuldura teessee kan eegaa jirtufi fuldura ishee laalaa kan kolfaa jirtudha. Duuba ishees keenyaa cuquliisatu jira.

Suuraa callee aadaa gosa garaa garaa kan qoma dubartii tokko irra jiruudha. Calleen kun halluu diimaa, keelloo, adii, magariisaa fi gurraacha qaba. Calleen dubartiin kun morma ishee irraa qabdu hangi isaa wal caalaadha.

Kuni galma injifannoo Adwaa dhiyeenya kana Finfinnee Birbirsa Goorotti ijaaramedha. Galmi kuni baay'ee guddaadha. Seensa garaa garaallee qaba. Mataa galma kanaa irratti kan mul'atu mallattoo yookiin asxaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadha. Barreefami Afaan Amaariffaan "Yaadannoo Injifannoo Adwaa" jedhullee irratti barreefameera.

Geejjiba konkolaataa imaltoota fe'ee jiru. Konkolaataan kun halluu bifa cuquliisa ta'een kan oomishamedha. Dubartiin konkolaataa kana oofaa turtes seera kabachiiftotaan dhaabattee jirti. Seera ulaagaan konkolaachisummaa gaafatu cabsitee waan adeemaa jirtuuf waan qabamte fakkaata.

Kun mana bakka addaa magariisa ta'etti ijaaramee jiruudha. Manni kun boca rog-shanee qabaatee ijaarame. Qorqorroon manichaa halluu gurraacha, diimaa fi adii ta'e qaba. Mooraa manichaa keessa daandii boca garaa garaa qabutu jira.

Bookni biyya kana keessatti dhugaatii baay'ee jaalatamaadha. Dhugaatiin kun Damma irraa waanta hojjetamuuf namoonni baay'ee jaalatu. Kun immoo fayyaa namaatiif baay'ee gaariidha. Kanaaf iddoowwan garaa garaatti namoonni daldala isaa irratti bobba'an gabaa guddaa qabu.

Biqiltuu maqaan Isaa timaatima jedhamuudha. biqiltuun kuni baalli Isaa halluu magariisa qabuusi urgaa tolaa qabuudha. biqiltuun Kuni firiin Isaa jalqaba magariisa yoo ta'u erga bilchaateen booda ni diiimata. biqiltuun kun nyaataaf ni oola.

Biqiltoota dhedheeroo ta'anitu jira. biqiltoonni kunniin baala babal'aa Kan qabaniifi baala jiidhaa magariisa ta'e Kan qabaniidha. biqiltuun Kuni biqiltuu dheeraa maqaan Isaa Baargamoo jedhamuun beekamuudha. mukni Kuni mana ijaaruuf akkasumas bobeessuuf Kan ooludha.

Kun siidaa bakka awwaalaatti awwaala irratti hojjetamee jiruudha, Bakki awwaalli kun jiru bosona keessadha. Siidaa kana irratti fakkiin namicha farda yaabbatee eeboo qabatee jiru bocamee jira. Siidaan kun halluu cuquliisa dibamee jira.

Shaamarran miidhagina isaanii dabaluudhaaf waantota baay'ee fayyadamu. Kun immoo namoonni waanta akkasii hordofan faaya gurraa, kan funyaanii, Kan harkaafi miilaa fa'aa akka isaan fayyadaman agarra. Kana waanta ta'eef meeshaalee kanneen bituudhaaf qarshii hedduu baasu. Kana waantota biraatiin bakka buusuun immoo aadeffatamuun qusannaa maallaqaatiif nifayyada.

Dubartoota ba'aa dugdaafi harkatti banatanii deemaa jiraniidha. dubartoonni Kuni harreetti muka boba'uuf oolu fe'anii wajjiin socho'aa jiru. karaan namoonni Kun irra deemaa Jiran karaa konkolaataati. karaa isaan deeman cinaa bosonatu Jira. namoonni Kuni gara magaalaatti deemaa jiru.

Barattoonni muraasni daree keessa taa'anii qormaata fudhachaa jiru. Barsiisaan barattoota qoraa jiru foddaa irra dhaabbatee ala ilaalaa jira. Barattoonni qormaata fudhaachaa jiran muraasa. Teessoo hedduun daree keessa jiran duwwaa taa'aa jiru.

Asxaa humna ibsaa Itiyoophiyaatu suura irraa mul'achaa jira. Asxaan kun halluu gosa sadii irraa kan bocameedha. Isaaniis magariisa, adii fi diimaadha. Jalaan humna ibsaa Itiyoophiyaa kan jedhu Afaan amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffamee jira.

Suuraan armaan olitti mul'atu artistii beekamaa Oromoo, maqaan isaa Caalaa Bultumee jedhamudha. Caalaan seenaa keessatti sirboota babbareedoo toora miidiyaa hawaasaa fi dhuunfaa irratti dhiyeessuudhaan beekama. Akkasumas, siyaasa eenyummaa saba Oromoof gumaacha nama qabudha.

Abbootiin amantiii Musliimaa fi amantii Kiristaanaa Ortoodoksii lamaan wal haammatanii dhaabbachaa jiru. Lubni amantii kiristaanaa qoobii adii fi kutaa guddaa adii uffatee fannoo battee guddaa harkatti. qabatee dhaabbachaa jira. Sheekiin Musliimaa immoo luba hammatee dhaabbachaa jira.

Jeneraal Ababaaw Taddasaa jedhama. Hogganaa itti aanaa Ittamaajoor shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Alaabaan Itoophiyaa fi alaabaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa isa dudduubatti argama. Dhimma ta'e wayii irratti gaafa miidiyaa waliin waliin dubbii taasisan mul'atu.

Gogiinsa gogaa qaama keenya irraa eeguuf dibatni kan uumamaas haa ta'u, kan nam-tolchee in nu barbaachisu. Manni kuusaa Qorichaa kun dibata fuula keenyaaf ta'u, akkasumas rifeensaa fi qaama keenyaaf ta'u qabatee jira.

Suuraan kun lafa baldhaa oomishni irratti oomishame agarsiisa. Gosti oomisha lafa kanarratti oomishamee immoo Qamadii kan jedhamudha. Qamadiin gisa midhaanii baay'ee filatamaa fi jaallatamaa ta'edha. Yeroo ammaa kana mootummaanis oomisha Qamadiif xiyyeefgannoo kennee jira.

Kun poosterii beeksisaati. Poosterii kana irratti suuraa dubartii rifeensa dhedheeraa qabduutu jira. Dubartiin kun harka ishee tokkoon rifeensa ishee qabattee jirti. Cinaatiin immoo dibatni rifeensaa halluu keelloo qabu qaruuraa isaa waliin agarsiifamaa jira.

Kun bakka siidaan garaa garaa itti ijaaramee jiruudha. Gidduu irratti siidaan fakkii miitii Jimmaa duraanii Abbaa Jifaarii fi fakkii biroonis kaafamee jira. Karaa cinaatiin immoo siidaa boca keencaatiin hojjetame lamatu jira.

Artist Dr kabajaa Alii Birraa jedhama. Artistii cimaa fi dandeettii muuziqaa olaanaa nama qabudha. Artistii cimaa Itoophiyaan qabduudha. Amma lubbuun darbeera. Sirboonni isaa qulqullina olaanaa qaba. Sagaleen isaa kilolee fi qulqulluudha.

Iddoo argamaa jiru kun iddoo bashannanaa fi iddoo itti sammuu ofii booharsanidha. akkasuma illee namoonni baay'ee yeroo gammachuu addaa addaa itti gammadan ykn itti dabarsanidha. iddoo kana wanttoo baay'ee argaa jirru. wantoonni argamaa jiran heddudha.

Naannawa mana jireenyaa namoonni hedduun itti mana ijaarratanii jiraachaa jiraniidha. manneen qorqoorroo adiidhaan ijaarraman akkasumas manneen citaarraa ijaarraman wal cinaatti argamu. loon naannawa manaa kanatti walitti yaa'anii marga urufa keessa deemanii dheedaa jiru.

Seenaa gabaabaa dubartoota Oromoo kan amantiin gara biyya keenyaatti akka babal'atuuf gahee guddaa bahachaa turan. Dubartoonni kunneenis kanneen akka; Asteer Gannoo, Feebeen Hirphee fi Dimboo Garbaa fa'idha. Kitaabni qulqulluun biyya keenya keessatti akka baratamu warreen taasisaa turanidha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun maashinii rifeensa muruudha. Akkuma beekkamu dhalli namaa yoo rifeensi mataa isaa irra jiru itti guddate mana rifeensa muraa deemuudhaan rifeensa isaa ofirraa mura. meeshaan rifeensa isaa ittiin ofirraa muru kun maashinii rifeensaa jedhama.

Kun daree barnootaa barattoonni daa'imman keessatti barachaa jiraniidha. Daree kana keessa meeshaalee barnootaaf barbaachisan kanneen akka deeskii fi gabatee gurraacha faatu jira. Barattoonni daa'imman kunneen gaaffii deebisuudhaaf harka ol qabaa jiru.

Suuraa kana irraa kan mul'atu COVID-19 yookaan Vaayirasii Koronaa kan jedhamu yommuu ta'u bara 2012 gara biyya keenya Itoophiyaatti babaldhatee kan turedha. Vaayirasiin kun vaayirasii balaafamaa kan qilleensaan daddarbu yommuu ta'u, maloota ittisaa gar garaan kan ittifamudha.

Qabsaa'aa gameessaa fi buleessa namaa Obbo Baqqalaa Garbaa. Obbo Baqqalaan hayyuu siyaasaa fi qabsaa'aadha. Namni kun kutannoo fi ejjennoo jabaa kan qabu yoo ta'u yeroo dheeraafis sirnoota biyya bulchaa turaniin mana hidhaatti dararamaa nama turedha.

Dubartiin kun maqaan ishee Aadde Araggaash Damisee jedhamti. Aadde Araggaash ija isheetti kishaafa yookiin fuullee ijaa kaa'attee, shariyaa hidhattee miidiyaa irratti haasa'aa kan jirtuudha. Karaa oliitiin yaadni ishee tokko afaan Amaaraan barreeffamee jira.

Loon hedduu bishaan keessa dhaabatanii jiranidha. loon Kun halluu garagaraa qabu. isaan kuun adiidha, isaan kuun diimaafi daalachis ni jira. loon kunniin bishaan keessa dhaabatanii dhugaa jiru, isaan kuun immoo dhuganii dhaabachaa jru. loon kunniin gaanfi isaan hundaatuu gaggabaaboodha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota sangoota qonnaa qotaa kan jiraniidha. namichi qonnaa sangootaan qotaa kan jirudha. akkasumalle namichi qonnaa qotaa jiru kun mataa Isa irratti koffiyyaa mataa isaa irra kaawwatee jira.

Gamoo cina daandiitti ijaaramaa jiruudha. Daandiin cina gamoo kanaa jiruu haareffamaa kan jiru yoo ta'u wantoonni adda addaa cina isaatti hojjetamanii jiru. Daandii kana irra namootni muraasni deemaa kan jiraniidha.

Meeshaa muuziqaa maseenqoo jedhama. Muuziqaa ittiin taphachuuf akkasumas mana amantaatti faarulee garaa garaa ittiin qopheessufii bareechuuf fayyada. Maseenqoon kun mana yookiin mooraa keessatti lafatti kufee argama. Maseenqoon kuni mukarraa kan tolfamuudha. Gara jala isaatti boca rog-afree qaba.

Ogeeyyiin fayyaa akka addunyaatti jiran tajaajila fayyaa guddaa ta'e uummata biraan gahaa jiru. Kun immoo namoonni dhukkubaan dararaman akka lubbuun isaanii hindabarreef gargaaruu danda'eera. Kanaaf hojjettoota kana waanta isaaniif barbaachisu gochuufiin barbaachisaadha. Kun yoo ta'e waliin gahinsi yaala fayyaas guutuu ta'a.

Isaan kun namoota baadiyyaa jiraataniidha. Jaarsi tokko bullukkoo bifa adii qabu uffatee dhaabbatee jira. Namichi tokko immoo sangoota lama walitti camadee bifa aadtiin qonna qotaa jira. Maasii isaan qotaa jiran magariisadha.

Namoonni gabaa keessatti Kuduraalee garaa garaa daldalan qulqullina isaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kun ta'eera yoota'e maamilli isaan irraa dhaqee bitatu gammachuu guddaa argata. Kun immoo itti quufinsa maamilaa dabaluu danda'a. Kana waanta ta'een bakka hundatti baratamaa ta'uu qaba.

Gamoo fuulduraa irraa mul'atu irra barreeffamni Afaan Amaariffaa fi Afaan Ingiliffaan ' Awwaash baankii ' jedhu barreeffamee jira. Balballi baankichaa bana taa'aa jira. Isa maddii manni Daamaas jedhu mul'achaa jira.

Mooyyee mukarraa hojjatamuudha. mooyyeen meeshaa manaa wantoota adda addaa keessatti tumuuf gargaarudha. mooyyeen Kan hojjatamu mukarraa yoo ta'u mukicha keessa Isaa holqa gochuun bocama. mooyyeen Kuni muk-tumaa wajjiin dhagaawwan tuulamanii jiranitti hirkatee dhaabatee jira.

Suuraan kun meeshaa eleektirooniksii yommuu ta'u raadiyoo ittiin dhaggeeffachuu akkasumas muuziqaa irraa ittiin dhaggeeffachuuf kan ooludha. Meeshaan kun hawwaasa keessatti hoojiirra erga oolee kan bubbule yoo ta’u humna ibsaa fi dhagaa dhaan kan hojjetudha.

Namooti bifaan adii ta'an biqiltuu dhaabaa jiru. Uffata adii uffatanii kan dhaabaa jiran yoo ta'u, nama sadi ta'anii dhaabaa jiru. bakki isaan jiran kun biqiltuu homaa hin qabu. Xiqqoo isaan irraa fagaatee muki guddaan damee qabu tokko jira.

Dubartii lafa baadiyaa qullaa ta'e keessa teessee midhaan soraa jirtu. Dubartiin kun mallattoo fannoo morma ishee irraa kan qabduu fi gundoo biddeenaatiin gosa midhaanii bishingaa jedhamu qulqulleessaa kan jirtudha. Duuba isheetiin mukeen tabba irratti biqilanii jiran ni mul'atu.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun wantoota addaa addaati. akkasuma illee wanti kun baay'inaan toora galee kan jiruudha. wanti qofaatti naqamee toora galee taa'aa jiru kun wanta nyaatamuudha. wanti Kun dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Itti aanaa muummee Itoophiyaa kan turan Obbo Dammaqaa Mokonnon. Obbo Dammaqaan waggoota dheeraaf hooggansa aangoo itti aantuummaadhaan biyya keenya gaggeessaa nama turedha. Turtii aangoo irra turettis kutannoo fi ciminaan hojjechaa nama turedha.

Abidda dhagaa gomjii gidduutti qabsiifamee boba'aa jiru. Kan biraan ammoo gosa midhaanii bishingaa jedhamu kan bilchaatee irraa ciramee lafa naqamee jiru. Gosti midhaan kanaa naannoo haala teessuma lafa gammoojjii fi badda daree keessatti baay'inaan kan oomishamudha.

suuraa kan irratti kan arginu kun kuduraa fi muduraa gosa garagaraa kan agarsiisu dha. isaanis immoo kan akka muuzii , burtukaana, qullubbii fi timaatimii faati. isaanis immoo fayyaa qaamaa eeguu keessatti gahee guddaaa kan qabanidha.

Allaattiiwwan namatti madaqanii, ilma namaa waliin jiraatan keessaa, lukkuun ishee tokkodha. Lukkuun akkuma namaa saala lama kan qabduu fi kormaa fi dhaltuu jedhamtee bakka lamatti qoodamti. Lukkuun isheen dhaltuun killee kan dhaltudha.

Meeshaa keenyan manaa jala jirutti fannifamee jiruudha. Meeshaan kun halluu adii kan qabu yoo ta'u danaan isaa roga arfeedha. Meeshaan kun sibiila jabaa ta'een keenyan manaa halluu adiin dibamee jirutti fannifamee jira.

Akka biyya kanaatti uffata aadaa uffachuun amaleeffatamaa dhufeera. Kana irraa ka'uudhaan keessumaa yeroo ayyaanaa saboonni biyya kana keessa jiran uffata isaan ibsuu danda'u uffachuudhaan ayyaanicha dabarsuun baratameera. Kana irraa ka'uudhaan namoonni uffata kana hodhanis galii guddaa irraa argachaa jiru.

Kun mana nyaataa fi dhugaatii kan namoonni baay'een keessatti nyaatanii dhugaa jiranidha. Nyaatni nyaatamee irraa hafe saanii isaa wajjin minjaala irra kaa'amee jira. Qaruuraan dhugaatii biiraa habeshaas minjaala kana irra kaa'amee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun nyaata aadaa uummata oromoo biratti beekamaafi jaallatamaa kan Akka marqaa , qoriifi caccabsaa faati. Meeshaaleen nyaanni Kun keessa jirus meeshaa aadaa qabee jedhamuum beekamudha.

Kophee miilatti godhatamuudha. kopheen Kuni hallee diimaa Fi magariisa walmakaa Kan qabuudha. kopheen Kuni barraaffama halluu keelloodhaan barreeffame Kan itoophiyaa jedhu ofirraa qaba. hidhaan kophee kanaa halluu gurraacha Kan qabuudha. aasxaan alaabaa itoophiyaa irra Kan jiruudha.

Maqaan kitaaba kanaa Siyaasa Oromoo kan jedhamu yoo ta'u, nama Obboo Nasruu Hasan jedhamuun qophaa'e yookin barreeffame. Haguuggii kitaaba kanaa irra namoonni hedduun kan jiran yoo ta'u, alaabaan abbaa gadaas irra ni jira.

Suuraa irratti kan argamu kun 'Saanduqa Dhaabbataa' kan jedhamu yommuu ta'u, lutaawwan hedduutti qoodamee kan jirudha. Akkuama argamu kanatti meeshaalee gara garaa keessa kaawwachuuf baay'ee gaarii fi mijataa kan ta’edha.

Hoteelota baay'ee keessatti galmi walgahii qophaa'uudhaan tajaajila kennaa jira. Bakki akkasii jiraachuun isaa immoo dhaabbileen garaa garaa bakka walgahii hinqabne akka keessatti fayyadaman taasisuu danda'eera. Kanaaf jecha warri galma kana qopheessan galii guddaa irraa argachuu danda'aniiru.

Mana taa'umsii fi meeshaaleen addaa addaa keessatti argaman. Manni kun bakka gurgurtaa gosoota nyaataa fi dhugaatii gosa garaa garaati. Bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een meeshaalee hedduu kan guuttatteeruu fi tajaajila si'ataa ta'e keessummootaaf kan kennudha.

Rifeensi dhala namaaf miidhagina kan kennudha. Kanuma bu'uura godhachuun rifeensi keenya kunuunsaa kan barbaadu yommuu ta'u, miicuu, filuu, sirreessuu fi kan kana fakkaataniin kunuunsa govhuufiin barbaachisaadha. Suura kana irratti meeshaa ittiin rifeensa tottolfatan kan Filaa jedhamu argina.

Namoonni kunneen aangawoota mootummaa magaalaa finfinnee dha. Kantiibaan magaalaa finfinnee Aaddee Adaanach Abeebee fi aangawoonni biroo magaalaa finfinnee namoota biyya alaa dhaabbata namoomaa irra hojjatan faana gamoo guddaa eebisaa jiru.

Kun, diikoorii dha. Diikooriin kun wantoota akka :daraaraa haalluu walmakaa qaban, uffata haalluu adii qaban fi teessoowwan soofaa garaa garaa dha. Diikooriin waan bakka yokin iddoo miidhagsu yoo ta'u, yeroo qophiin addaa jiraatu miidhaginaaf qopheeffama.

Mana nyaataa jechuun, bakka nyaanni gosa addaa addaa keessatti qophaa'uun, keessatti gurguramanii gara maallaqaatti itti sharafamanidha. Nyaatni Kun gosoota biqiloota nyaataaf ta'an gosa addaa addaa kan of keessatti qabatedha fi haammatedha.

Konkolaataa halluu adii qabu Kan foddaan Isaa immoo gurraacha ta'edha. gommaan konkolaataan Kuni ittiin konkolaatus gurraachadha. maxxansa beeksisa iddoo makiinaan itti gurguramu beeksisuuf maxxanfameedha. lakkoofsi bilbilaa namoota konkolaataa kana gurguranii halluu gurraachan irratti barraa'ee Jira.

Mana nyaataa keessatti minjaalonni uffataan haguugamanii argamu. Teessoowwanis minjaalota kanneen marsanii duwwaa taa'aa jiru. Baalkooniiwwan nyaanni irra kaa'aman abaaboo adiin dhaabbatee jira. Keenyan yookiin gidaara manaa irratti suurri hedduun fannifamanii jiru.

Haroo boora'aan gaarreeniin marfamee argama . Kana malees, gaarreen haroo boora'aa kana marsanii argaman biqiloota fi margaan uwwifamanii argamu. Haroon bishaan ciisaa ta'ee lafa ol ka'aan marfamee kan argamuudha. Innis daawwannaa ni oola.

Namni kun maqaan isaa Alii Birraa jedhama. Alii Birraan aartistii sirbaa kan afaan Oromoo beekamaa yoo ta'u, namni kun aartii Oromoo keessatti waggoota dheeradhaaf tajaajila kennaa kan turee dha. Alii Birraa nama aartii waggoota lama dura lubbuun isaa darbee dha.

Namoonni lama dhiiraa fi dubarri uffata aadaa adii uffatanii suura ka'aa jiru. Namoota suura ka'aa jiran duuba warqee xixiqqoo fi meexxiin ni argama . Namtichi shamarree duuba dhaabbatee suura ka'aa jira.

Kan mul'atu kun foon yommuu ta'u foon kunis qalamee mijeeffanee sharaa irra kaawwamee argina. Namoonni illee keessattu gara baadiyaatti yeroo ayyaana walitti dhufuun haala kanaan foon qalatanii yeroo ayyaaneffatan baramaadha.

Namoota baay'inni isaanii lakkoofsan jaha ta'e kuun taa'anii Kuni immoo taa'anii jiraniidha. namoota kana keessa dubartoota afuritu jira. halli uffannaa namoota kanaa walfakkaataadha. dubartoonni adda isaanii irraati faaya miidhaginaa walfakkaatu hidhatanii dhaabachaa jiru.

Shamarreen Musliimaaa takka dhaabbattee miidiyaaleef ibsa kennaa jirti. Miidiyaaleeen fuuldura isheetti argaman kanneen akka ETV, OBN, Faanaa fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Duuba isheetti giddaara irratti barreeffamni ' Biiroo Fayyaa ' jedhu maxxanfamee jira.

Nama mana keessatti argamaa jirtu argaa kan jirrudha. Isheenis saalaan nama dubara taate yoo taatu kutaa manaa keessatti dhaabbattee kan argamtudha. Kutaa mana kanaa keessatti ammoo meeshaalee gosa gara garaa argamaa kan jiranidha.

Manni tokko meeshaalee achi keessa jiraniin miidhaginni isaa murtaa'uu ni danda'a. Manni keessi isaa baay'ee bareedaan kun siree ciisichaa bal'aa fi kan namoota danuu keessummeessuu danda'u kan qabudha. Innis irra rafuuf mijataadha.

Ministarri ministara barnootaa yeroo ammaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa waltajjii irratti haasa'a taasisaa jiru. Duuba isaanitti barreeffamni ' Waldaa Diinagdee Itiyoophiyaa ' kan jedhu Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Miidiyaaleen adda addaa fuuldura taa'anii argamu.

Seenaa uummata oromoo kan Godina Booranaa ilaalchisee kitaabni afaan oromoo tokko kan qorataa lammii biyya alaatiin barreeffame ni jira. Kitaabichi aadaa uummata Booranaa kan qabuu fi guutummaa sirna gadaa dabalatee of keessaa qaba

Magaalaa jechuun bakka jireenyaa baayyee walitti rukkataa fi namootni lakkoofsaan hedduu ta'an walitti dhihaatanii keessa jiraatanidha. Haalli ijaarsa magaalaas seera ijaarsaa mataa isaa kan qabuu fi karooraan kan raawwatamudha. Magaalaan bakka jireenyaaf mijattuudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jiru kun qodaa bareedaa fi miidhagaa kan tahedha. qodaan kun faayidaa addaa addaa hawaasaaf kan kennudha. akkasuma illee qodaan kun bifti isaa cuquliisa kan tahedha.

Kun mana gurgurtaa uffataati. Mana kana keessatti uffatni gurgurtaaf dhihaate hargoggee boca namaa qabutti agarsiisaaf akka ta'utti fannifamee jira. Uffatni dubartootaa garaa garaa hargoggee kanaa wajjin keenyanitti toora galee fannifamee jira.

Biyya keenya keessatti namoonni baay'een hojii hedduu itoo hojjetanii agarra. Kun immoo lammiileen keenya hirkattummaa irraa walaba ta'anii akka jiraataniif carraa banuufii danda'eera. Kun immoo madduu kan danda'e warshaaleen kana jajjabeessan hedduun isaanii jiraachuu isaati.

Midhaan nyaataaf qophaa'ee jiru kan maqaan isaa daabboo jedhamuun beekkamu yoo ta'u innis kan inni irraa hojjatamu ammoo gosa midhaanii keessaa qamadii jedhamee kan beekkamu irraati. Baayyinaan teessoo irratti argamaa jira.

Jirbii footuu isaa waliin kaa'amee jiru. Gosa biqiltuu lafa irra dhaabamuun kirrii adii walirraa ciccitaa ta'e kan kennudha. Kirrii adii ciccitaan kun walitti qabamee footuudhaan fo'amuudhaan warra uffata hodhanitti laatamee uffata qopheessuuf gargaara.

Isaan kun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi Phaaphaasii amantaa Kaatoolikii Itiyoophiyaa Abbaa Birhaane Iyyesuusiidha. Lamaan isaanii waajjira keessa waliin taa'uun mari'achaa kan jiran yoo ta'u, miidiyaaleenis biratti argamanii jiru.

Minjaala bareedaa mana keessa ka'amee jiruudha. Minjaala kana irra meeshaalee 'elektirooniksii' gosa adda addaatu jira. Akkasumallee teessumni nama tokko baatu cina minjaala kanaa jira. Walumaa galatti manni kun meeshaalee manaa mimmiidhagoo ta'aaniin guutee jira.

Fuduraalee fi muduraalee garaa garaa nyaachuun fayyummaa qaama keenyaaf sirriitti ni gorfama! Kuduraan kun maqaan isaa kaarotii yommuu jedhamu, dhaangaalee nyaataa keessaa Vitaaminii jalatti kan ramadamudha. Innis jaamina halkanii ittisa.

Afaan Oromoo afaan miidiyaa edda ta'ee bubbuleera. Afaan kanaan yeroo ammaa sagantaalee gurguddaatu karaa miidiyaalee hedduu darbaa jira. Kun immoo guddina afaan kanaatiif shoora olaanaa taphata. Kana malees Diraamaafi Fiilmiin immoo afaan kanaan hojjetamuun isaa eenyummaa saba kanaa dagaagsuu danda'eera.

Dirra lafaa mootummaa naannoo Affaaritti argamu yemmuu ta'u inni dhoo'insa voolkaanoon kan uumameedha. Naannawwan isaa dhukkeen kan guutameedha. Wanti magariisa fakkaatu kun saalfardaay oksaayiidii jedhama. Inni keemikaalota adda addaa oomishuuf fayyada.

Meeshaan kun maqaan isaa fireemii jedhama. Fireemiin waan muka yookin sibiila akkasumas fuullee yookin daawwitii irraa hojjatame yoo ta'u, barreeffamoota guguddoo gosa garaa garaa akkasumas footoo namaa fi wantoota biroo keessa kaa'uuf illee ni oola.

Barsiisonni oolmaa daa'immaniitti daa'imman barsiisan leenjii gahaa ta'e fudhachuudhaan gara hojiitti bobba'u. Kun immoo daa'imman yeroo baratan akka amala isaaniitti barachuu waanta barbaadaniif barsiisota ga'ooman barbaadu. Daa'imman haala kanaan baratan immoo boru biyya kanaaf furmaata ta'u.

Barjaa sibiilaan tolfamee ulaan isaa banamee jiruudha. Barjaa kana irratti barreeffamni qubee afaan Amaaraa, Ingilizii fi Kooriyaan barreeffamee jira. Naannoo ulaa barjaa kanaa dubartoonni lama dhaabbachaa jiru. Akkasumallee cina daandii biqilaan halluu magariisa qabu jira.

Mana amantaa Ortoodoksii keessatti kan hordoftoonni amantichaa walitti baay'atanii waaqa isaan uume galateeffachuuf baay'atanii jiranidha. Mana amantichaa keessaa ibsaan kan ifeefi uummanni immoo xuwaafii kan ibsaa jirudha. Biqiltuuwwan magariisaas naannoo kanattii kan biqilanii jiranidha.

Naannoo Oromiyaa keessaa godinaalee kanneen akka shawaa Lixaafi shawaa kibba lixaa keessatti oomishni Warqee heddumminaan jira. Nyaanni kun uummata kana biratti jaalatamummaa guddaa qaba. Kana malees baalli isaa biyya kana keessatti baay'ee barbaadamaadha. Namoonni Daabboo yeroo tolchan isatti fayyadamu.

Akka aadaa Oromootti nyaanni aadaa meeshaalee aadaatiin dhiyaata. Kana jechuun nyaanni uummanni kun soorratu dhimmoota garaa garaa irratti akka haala yeroo sanaatiin nyaatama. Kun immoo fakkeenyaaf Buna qalaa kan jedhamu dhimmoota araaraa fa'aa irratti qophaa'a.

Nama argaa kan jirruufi kunis nama saalaan dubara taate yoo taatu mucayyoo miidhagduudha. Isheenis faaya gurra ishee irraa kan qabduufi uffata aadaa bareedaa uffattee kan teessee jirtudha. Rifeensi ishee baayyee dhedheeraadha.

Kophee gosa hedduu wal keessa naqamee ta'aa jiruudha. Kophee kana keessa kan dubartii akkasumas kan dhiiraa jira. Kopheewwan kunneen halluu garaa garaa adii, gurraacha, diimaa fi kanneen halluu biroo qabanis jiru.

mana jireenyaa baayyee miidhagduu taate argaa kan jirrudha. kunis gamoo abbaa darbii lamaa yoo ta'u mooraa mana kanaa keessa ammoo gosoota biqiltuu gara garaatu argamuun mooraa kana miidhagsee kan jirudha.

Daldaltoonni muraasni magaalota keessatti bakka raabsaa meeshaalee banuudhaan hojjetu. Waanti akkasii immoo daldaltoonni qarshii xiqqaadhaan hojjetan akka isaan karaa salphaadhaan bitanii deebisanii gurguraniif carraa gaarii ta'a. Kun immoo baay'achuun isaa gabaa tasgabbeessuu keessatti qooda guddaa qaba.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii yoo ta'u maqaan isaa Anbassaa biiraa jedhama. Dhugaatin alkoolii kun yeroo baayyisanii dhugan fayyaa nama irratti miidhaa geessisuu danda'a. Dhugaatin kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha.

Kuni dargaggoota fi shamarran Oromoo uffata aadaan faayamanii shubbisa aadaa tulamaa shubbisaa jiranidha. Dhiironnii fi durboonni afur afur ta'anii tarree galanii shubbisaa jiru. Naannoon isaanii lafa diriiraa fi biqiltoonni darbanii darbanii mul'atu.

Qabee xiqqoon aannan itti elmamu gola keessa taa'aa jira. Qabeen kun qabannoon isaa caaccuu fi dirri isaa calleen faayamee jira. Qabeen kun aannan elmuu fi olkaa'uuf tajaajila. Calleen qabee irratti argaman halluu abbaa gadaa qabu.

Biyyi keenya Itoophiyaan gola hambaalee seenaa lakkoofsaan hedduu ta'an kan of keessaa qabdudha. Isaan keessaa godinni baalee bakka argama holqa soofumar fi bakka daawwannaa dirree Sheek Husseen isaan ijoo fi beekamoodha.

Kun alaabaa Gamtaa Afirikaati. Alaabaan kun halluu magariisa irraa kan hojjetame yoo ta'u, gidduu isaatiin fakkii kaartaa Afirikaa kan alaabaa biyoota Afirikaa hundumaa ofirraa qabu qaba. Kaartaan mallattoo biiftuu halluu adii irraa hojjetame qaba.

Mukti qilxuu guddaan qarqara lagaa irra dhaabbatee jira. Muka qilxuu kana cinaa lagni qarraaraa fi ciisaa fakkaatu darbaa jira. Lagni qulqulluu ciisaan kun bosona akkaan yabbuu fi guddaa ta'e keessa yaa'aa jira.

Manni kun waldaa Kiristaanaa dha. Waldaan Kiristaanaa kun waldaa Kiristaanaa Lutaraanii yoo ta'u, Lutaraaniin damee pirootestaantii keessaa isa tokko dha. Lutaraaniin waldaa Kiristaanaa biyyoota iskaandineevizyaa Awurooppaa fi kaaba Ameerikaa keessatti bal'inaan argamuu dha.

Lafa baadiyyaa midhaaniin uwwifamee jiru argaa kan jirrudha. Kunis midhaan gosa maqaan isaa boqqolloo jedhamuun kan beekamudha. Kunis nyaataaf kan oolu yoo ta'u amma ammoo raafuu guddachaa kan jiruufi ooyiruurra kan jirudha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee biiroo fi manaa dha. Meeshaaleen biiroo fi manaa kunneen kan aaka:teessoowwan soofaa haalluu diimaa qaban, minjaala muka irraa hojjatame, kompiitara laaptooppii fi kanneen biroo dha. Meeshaaleen kunneen manaa fi biiroo keessatti tajaajila kennu.

Midhaan nyaataa firii buufatee asheetaa jiruudha. midhaan Kuni maqaan isaa qamadii jidhama. nyaataafi madda galiitiif iddoo guddaa Kan qabuudha midhaan Kuni daabboo toolchuuf, buddeena toolchuuf, akkasumas shiimmoo yookaan mulluu affeeluuf Kan oolu midhaan jaalatamaadha.

Kiraara xiqqoo kan baatanii bakkaa bakkatti socho'uuf nama hin rakkisnedha. Kiraarri kun mukaafi kirrii irraa kan hojjatamedha. Mukni gara gadii geengoofi halluu adii kan qabudha. Garri qabannaa isaa ol kan dheeratuufi halluu gosa biraa kan dibamedha.

Kuni nyaata shiroo jedhamuudha. Ittoon kun midhaan kanneen akka baaqelaa fi atara irra kan hojjatamu yoo ta'u Itoophiyaatti baay'ee beekamaadha. Yeroo baay'ee biddeenaan nyaatama. Bifa lamaan dhiyaatee jira: qodaa irratti nyaatamu irratti fi qodaa suphee irraa tolfame keessatti.

Kitaabni kun kitaaba asoosamaa kan qubee Afaan Oromoon barreeffamee kan jiruudha. kitaabni asoosamaa kun kitaaba asooama dheeraa Oromoo kan jedhamuudha. kitaaba asoosama dheeraa kana kan barreesse mana Maqaa isaa Firehiwot Taaddasaa Lamma nama jedhamuutu barreesse. kitaabni kan maxxanfamee oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti.

dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiranidha. uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii fi guraacha of irraa kan qabudha. dubartooni kunneen adda isaanii irratti faaya oromoo godhatanii jiru. Oromoon faaya akkamii qaba?

Qorannoo jechuun, waanta amma jiru yookaan rakkoo amma uumamee jiru tokko irra dhaabbatanii furmaata isaa barbaaduu jechuudha. Qorannoon kan adeemsifamu mana yaalii qophaatti yemmuu ta'u, innis ogeessota fayyaatiin kan taasifamudha.

Kun ammoo meeshaa hojii ittiin hojjannudha. Keessumaa meeshaa kana lafa qonnaa keessatti baayyee kan nu fayyadu yoo ta'u maqaan isaa doomaa jedhamuun kan beekamudha. Kunis lafa qotuun kan nu tajaajiludha.

Kun konkolaataa bifa diimaa qabdu kan dhaabbattee jirtuudha. Meeshaan ittiin gommaa konkolaataa hiikuuf fayyadu gowwaa konkolaataa kanaatti kaa'amee jira. Waan ittiin meeshicha naannessanii hiikan immoo qabachuuf akka tolutti dheeratee itti kaa'amee jira.

Magaalaa tokko keessatti humna nageenya eegsisu yookin ammoo tiraafikiin konkolaataa seera tiraafika cabse adabaa kan jirudha. Innis lakkoofsa gabatee isaa irraa hiikaa kan jirudha. konkolachisaan konkolaatichaa ammoo dhaabbatee ilaalaa jira.

Kitaaba Afaan Oromoo mata dureen isaa ' Gatiin Namaa Meeqa ' jedhu addaan banamee gadi gombifamee jira. Barreessa kitaaba kanaa Eebbisaa Baay'isaa Abeetoo jedhama . Innis kanaan alatti kitaabota adda addaa barreessee maxxansiisee jira.

Loltoonni waraanaa biyyoota garaa garaa keessa jiran uffannaa adda ta'e fayyadamu. Kun immoo nageenya isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Kanaaf biyya kana keessattis kun hojii irra oolfamuudhaan humni waraanaa keenya ulaagaa isaaf barbaachisu hamma danda'ame guutamaafii jira.

Shamarreen takka fuula ishee irratti makaa buuphaa fi kuduraa zukkunnii dibachaa jirti. Caccabaan buuphaa, muraan zukkunnii fi bulbulaan lamaanii suura irratti mul'atu. Dubarri dibachaa jirtu harka ishee irratti sa'aatii seekkoo hidhatee jirti.

Mana nyaataa namoonni hedduun taa'anii soorata keessatti nyaachaa jiraniidha. mana Kan keessatti namoonni dhugaatii lallaafaa akkasumas dhugaatiiwwan alkoolii garagaraa dhugaa jiru. namoonni lama waliin taa'anii nyaachaa jiru. inni dhiiraa dubartittii nyaata gurshaa jira.

Uummanni Oromoo Booranaa saba aadaa isaatiin jiraatudha. Yeroo hundayyuu jireenya hawaasummaa isaa keessatti meeshaalee aadaa isaatti dhimma bahata. Kana jechuun haala uffannaa irraa ka'ee safeeffannaan saba kanaa fakkeenyummaa guddaa kan qabudha jechuudha.

Meeshaan kun meeshaa nyaata akka buddeen fi daabboo keessa kaawwachuuf oolu yoo ta'u, hojii harkaa namaa kan naannotti dubartootaan hojjatamu yokin hodhamuu dha. Wanti kun, masoobii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, migira yokin kuula irraa hodhama.

Kombaayinarri maasaa bal'aa irraa midhaan gahee goggoge haamaa jira. Kombaayinarri kuni qaamaan guddaa fi mataan isaa bakki ittiin midhaan haamu bal'aa kan ta'edha. Halluun kombaayinara kanaa gara duraan diimaa kan ta'ee fi dubba isaan ammo halluu keelloo qaba.

Meeshaalee barreeffamaa gosa adda addaa kan halluun isaanii illee adda adda ta'e meeshaa keessa kaawwamani jiraniidha. Meeshaaleen barreeffamaa kunneen qalamaa fi irsaasiidha. Akkasumallee qaxxaamuraan rifeensaa fi waraqata muruuf fayyadu kan halluu diimaa qabu jira.

Namoota uffata aadaa Oromoo karrayyuu uffatanii jiran argaa kan jirrudha. Keessumaa ammoo dargaggeessi tokko meeshaa harka isaa lamaanitti qabatee deemaa kan jirudha. Haalli sirreeffannaa rifeensa isaa baayyee kan miidhaguufi bareedudha.

Dargaggeessi diimaan mataatti uffata maratee jiru daamaa magaala gulufsiisaa jira . Isa malee namoonni kaanis farda gulufsiisaa jira .Namicha farda gulufsiisaa jiru duuba daggalli ni mul'ata. Namtichi farda yaabbatee foo'aan faxooree jira.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun dirree bareedaa fi miidhagaa kan namoonni hedduun ykn namoonni baay'een irra jiraachuudhaaf hawwudha. akkasuma illee dirree ykn dachee kan irraa saawwanii fi namoota argaa jirra.

Namoota baay'ee ta'anii lafa qofforaa jiran. Namoonni kunneen biyyoo lafaa qotuun gara biraatti guuraa kan jiranidha. Lafti isaan irraa biyyee qotaa jiran kun lafa ijaarsa mana jireenyaaf akkasumas tajaajiloota biroof oolchuuf akka ta'e kan akeekudha.

Bilbilli harkaa nuti fayyadamnu meeshaa ammayyaa kan dhala namaaf faayidaa guddaa kennaa jirudha. Daqiiqaa muraasa keessatti addunyaa wal quunasiisa. Hedduu nama raaja! Dhabbanni Itiyoo Telekoom immoo tajaajila bilbilaa gara garaa kennuuf kan gargaarudha.

Dubartoota uffata aadaa saba Oromooo uffatanii afur ta'aanii dhaabbachaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen callee halluu, diimaa, adii, magariisa fi gurraacha qabu mataatti hidhatanii jiru. Dubartoonni kunneen mataa isaaniitti shaashii maratanii jiru.

Lukkulee gurguddaa lamaafi caacuu xixiqqoo hedduudha. lukkulee gurguddaa lamaan keessaa inni tokko kormaa (dhiira) yoo ta'u isheen tokko immoo dhaltuudha. caacuuleen hedduun lafarra deemanii nyaata barbaaddachaa jiru. lukkulee gurguddoon hafan nyaata guuranii cuuculee kanatti agarsiisaa jiru.

Meeshaan kun, meeshaa sibiila irraa hojjatame dhugaatii dhangala'oo keessa kaawwatanii tursiisanii dha. Meeshaan kun, dhugaatii dhangala'oo akkuma jirutti qorrisiisee fi ho'isee tursiisu yoo ta'u, dhugaatii akka shaayii fi bunnaa ho'isee tursiisuuf ni oola.

Kun uffata aadaa Oromoo kan warra Harargee biratti baay'inaan beekamuudha. Uffati kun bifa burtukaanawaa ta'e qaa. Darbee darbee ammoo habaaboo xixiqqoon faayamee jira. Uffata kana dudduubaan ammoo uffati kan biraan halluu adii qabu ni argama.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa yoo ta'u, maqaan meeshaalee kanaa teessoo soofaa jedhama. Soofaan kun uffata fi muka irraa kan hojjatame yoo ta'u, hedduu bareedaa fi haw'ataa dha. Meeshaan kun ,dallaa bal'aa keessa taa'ee jira.

Kuni biqiltuu qobboo jedhamuudha. Oomishi qobboo kun zaayita oomishuufii dibatawwan garaa garaa oomishuuf oola. Qobboon kun tarree galee kan dhaabame yoo ta'u ganaa guddachaa jira. Duuba isaatti ammoo mukkeen gurguddoon ni argamu.

Oomisha midhaanii ooyiruu lafa qonnaa baay'ee bal'aa ta'e irratti haala ammayyaa fi callaa guddaa argamsiisuu danda'uun oomishamaa jiru. Gosti midhaanii faca'ee jiru kun bifa magariisa ta'een dachee misoomsee daran miidhagsee kan jirudha.

Iddoo kanatti namoota hedduu biqilaa dhaabaa jiran argaa jirra. namoonni kun baay'atanii biqilaa dhaabaa kan jiranidha. akkasuma illee biqilaa isaanii dhaabaa jiran kun jiruu fi jireenya namaatiif faayidaa addaa addaa kan qabudha.

Namoota gurguddaa lamafi daa'imman afurtu waliin dhaabachaa jira. namoonni Kuni miseensa magariisa tokkooti. huccuun isaan uffatanii Jiran guutuun Isaa walfakkaataadha. daa'imman Kan keessaa sadi dhiiradha. manni maatiin Kuni keessa dhaabatee jiru mana halluu adiidhaan dibameedha.

Dubartiin bifaan gurraattii, mataatti shaashii marattee of duuba gargaltee ilaalaa jirti. Dubartiin kun nyaara guurtee jirti. Rifeensi mataa ishee gurraacha fi dheeraadha. Uffati isheen uffattee jirtu bifa gurraacha qaba. Gurra ishee irraa faaya qabdi.

Nyaata biyya keenya biyya Itoopiyaa keessatti baayyinaan beekkamuu fi baayyee jaalatamu kan maqaan isaa buddeena jedhamu yoo ta'u innis ittoo foon irraa karaa gara garaa hojjatameen nyaatamuuf dhiyaatee kan jirudha.

Namoota kubbaa miilaa taphachaa jiraniidha. taphattoonni kunniin dirree kubbaa miilaatti bahanii taphachaa jiru. namoonni lama uffata walfakkaatu halluu cuquliisa qabu Kan uffataniifi namni tokko uffata diimaa Kan uffateedha. namoonni uffata walfakkaataa uffatan garee walfakkaataadha.

Kun gosa nyaataa akka nyaatamuuf qophaa'ee saanii irratti dhihaatee jiruudha. Nyaatni kun ittoo gosa lama qaba. Ittoon gosti lamaanuu qodaa garaa garaatti naqamanii minjaala nyaataa kana irra kaa'amanii jiru. Buddeenni maraan lamni immoo saanii kana irra kaa'amee jira.

Mana jireenyaa viillaa kutaa garaa garaa qabudha. Mana kana keessaa ifaan ifaa jira. Dudduuba mana kanaa mukkeen dhedheeroon tarree galanii dhaabbatanii jiru. Mooraan isaa lafa margaa magariisa ija namaatti toluun kan uwwifameedha.

Kitaabni Afaan Amaariffaan barreeffamee lafa irra kaa'amee jira. Mata dureen kitaaba kanaa ' Oroomaay ' jedhama . Barreessan kitaabichaa barreessaa beeekamaa fi dinqisiifamaa obbbo Ba'aaluu Girmaadha. Gidduu irraa mallattoo urjii qaba.

Qaruura qub-lameen itti safaramuu fi gurguramu yemmuu ta'u inni liitira tokko kan safaruudha. Maqaan isaa ' Uuzoo Biyyoolesaaa jedhamee waamana. Qaruurichis garaa afaaniin qadaadamee jira. Garaa gidduudhaa fakkii bosonuu ofirraa qaba.

Oomishaalee qinxaaboo jechuun, kanneen oomisha gosa addaa addaa of keessaa qaban bakka tokkotti, akkaataa maamilli tokko waanta barbaade, bakkuma tokkotti argachuu akka danda'uuf yaadamee kan raawwatamudha. Oomishni qinxaaboo baayyee barbaachisaadha.

Mucaa durbaa sibiila bishaan boolla keessaa baasuuf tajaajilu qabdee dhaabbachaa jirtuudha. Mucaan kun bobaa ishee jalatti boorsaa qabattee kan jirtu yoo ta'u kolfaa jirti. Naannoo mucaa durbaa kanaa margi halluu magariisa qaban hedduutu jira.

Meeshaa sibiilaa kan wantoota sibiilarraa hojjataman ittiin walqabsiisuuf itti gargaaramanidha. Meeshaan kun yeroo ittiin hojjatan ibidda xaxayyisaa waan baasuuf qaama namaa akka hin miinef harkaafi fuulatti waa godhatanii ittiin hojjatu.

Mana bunni keessatti gurguramudha. mana Kana keessa dubartiin bu na danfistu tokko jabanaa harkatti qabattee teessee jirtu. jabanaan isheen qabattee jirtu gurraattiidha. iddoo kanatti siinii bunni ittiin dhugamu hudduun minjaala gubbaa kaa'amanii Jiran.

Shamarroonni hedduun aadaa uummataa fi hawaasa naanno isaanii yoo hordofan gammachuu guutuu argatu. Dubartiin kun uffata aadaa hawaasa naannoo ishee uffattee miidhagdee mul'atti. Kana malees, faayi miidhaginaa rifeensa ishii bareechee jira.

Biiroon misooma jallisiifi horsiisee bulaa Oromiyaa yeroo ammaa hojii boonsaa hojjechaa jira. Biiroon kun naannoo kana keessatti hojii boonsaa ta'e hojjechaa jira. Kana jechuun jallisiin yeroo ammaa irratti hojjetamaa jira. Kana malees horsiisee bultoonni bu'aa caalmaa argachaa jiru.

Fakkii haadha gooftaa keenyaa durbee Maariyaamiiti. Isheenis ilmoo ishee Iyyesuus kiristoos hammattee kan jirtudha. Duuba ishees ergamootni lama gara bitaafi mirga isheetiin jiru. Barreeffamni as irratti barreeffamee jirus kan kabajaafi ulfina ishee ibsudha.

Sareen beeylada manaa keessaa ishee tokkodha. Sareen beeylada manaa miilla afur qabuudha. Sareen nageenya manaa halkaniif guyyaa kan eegduudha. Sareen beeylada manaa keessaa ishee tokkodha. Sareen beeylada manaa miilla afur qabuudha. Sareen nageenya manaa halkaniif guyyaa kan eegduudha.

Oomisha lafa baldhaa irratti oomishamee jiru yommuu ta'u kan oomishamee argamu kunis raafuudha. Gosti raafuu asirratti atgamu kun raafuu maramaa kan jedhamu yommuu ta'u namoonni ittoo godhachuudhaan ittiin jireemya isaanii kan gaggeeffatanidha.

Uummanni keenya yeroo durii ennaa ammayyummaan hinjirre keessa qarooma mataa isaatiin meeshaalee hedduu tolfatee itti fayyadamaa ture. Fakkeenyaaf Fal'aana Muka soofuudhaan hojetachuu danda'eera. Kun immoo nyaata harkaan itoo hintaane meeshaa kanaan nyaachuun fayyaadhaaf gaarii ta'uu isaa hubachuudhaani.

Kuni loogoo dhaabbata Neetfiliiksiiti. Loogoon kun bifa diimaa qaba. Dudduuba isaa fakkiin fiilmiwwanii ni jiru. Neetfiliiksiin dhaabbata fiilmii agarsiisuufi dhiyeessuun beekamuudha. Addunyaa irratti fiilmii dhiyyeessudhaan dhaabbata sadarkaa duraa irratti argamuudha. Fiilmiwwan qulqullina olaanaa qaban dhiyeessuun beekama.

Manneen daldalaa hedduu keessatti waantonni walfakkaatan iddoo tokkotti gurguramu. Kun immoo namoonni waanta bitachuu barbaadan bakkuma tokko argachuudhaan fayyadamaa ta'u. Kana malees warri gurguratus itoo hin gaaga'amin yookiin immoo meeshaalee isaanii toora walfakkaataa irra keewwatanii maamila isaanii gaggeeffachuu danda'u jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu nyaata daa'immanii fi uffata daa'immanitti uffisanidha. Addatti daa'imman uffata qulqullina isaanii eeguu danda’u uffachuun barbaachisaadha. Akkasumas nyaata madaalaa fayyummaa isaaniif barbaachisu nyaachuun qaamaa fi sammuu isaaniif gaariidha.

konkolaattota baayyinaan karaa irra deemaa jiran argaa kan jirruufi kunis ammoo konkolaataa fe'umsa uummataa kan ta'edha. innis tokkoon isaa lama ta'ee walirra kan jirudhafi namoota baayyee qabatee deemuu kan danda'udha.

Gosoota kuduraaleefi keessaa tokko Kan ta'e biqiltuu hundeen Isaa nyaatamuudha. biqiltuun Kuni maqaan isaa kaarotii jedhama. baalli biqiltuu Kanaa akkuma biqiltoota biroo magariisa yoo ta'u hundeen Isaa garuu halluu diimaa Kan qabuudha.